Ubwatsi butotahaye harimwo igiti kimwe hagati muribwo iruhande rwinzu nziza cane, Nikimwe m'ubintu abantu bubaka bakunda kuberako biratanga akanyamuneza kandi abantu barahicara bakahaganirira bikaba bimeze neza.

Ubworozi bw'impene burabeshejeho abanyagihugu benshi kuko hari abazorora bazifungura iyo bashatse kurya inyama. Hari n’abazigurisha mu isoko bakaronkamwo amafaranga menshi, akabafasha mu buzima bwabo bw’imisi yose.

Umwana umwe ndetse n'umukenyezi bariko barabagara umurima w'ibiharage, ni kimwe mu bintu vyiza abarimyi bakora kugira ngo ivyatsi ntibikure ngo bimire canke ngo bitware inguvu ibiterwa, ni vyiza cane kuko bitanga umwimbu mwiza.

Amato meshi mato mato arahagaze imbere y'ikiyaga n'ibiyaga binini canke bito bito abanyagihugu bararobamwo amafi y'ogufungura, indagara canke izo k'udandaza bikababeshaho mubuzima bwabo bwa buri munsi.

Umurima urimwo ibintu bitandukanye kandi harimwo ; ivyubatse , ibibumvye kandi ni umurima biboneka ko wakabaye ari uwo kurima mwo iyo abantu bononye itongo nkuku nta mwimbu bashobora kuronka iyo umwaka uheze.

Abanyagihugu bakoraniye ahantu hamwe harimwo n'uwushinzwe umutekano, hari amapompo aho hafi imbere yabo, biboneka ko bariko barategura uburyo bwo kuja gupompa ibitungwa canke imirima kugira ngo bayirinde ingwara.

Igiterwa c’ibigori ni igiterwa gikundaa cane mu gihugu c’Uburundi kubera ubwiza bwaco ku bintu vyinshi bitandukanye. Kiratanga ivyo kurya ibigori canke bakabisya bagakuramwo ifu ryo gucumba ubugari, abacuruzi n’ababirima bose vyose baragira inyungu.

Kwororera impene aho ziba canke muruhongore rwazo zidaturutse ni ikintu ciza cane kuborozi kuberako bituma zironka ivyo kurya bikwiye iyo wazitayeho n'umwimbu uba mwinshi: ziratanga ifumbire, kandi nyina ziravyara cane umuntu akazigurisha.

Abakenyezi batatu bariko baratera ibiterwa. Umwe arafise amase mu ntoke y’ifumbire bituma ibiterwa uteye bikura neza bikagira n’ubuzima bwiza umwimbu uriyongera ku barimyi kandi biranezereje.

Mu mihana aho abantu baba, ku misozi canke mu biyaya, barahatera ibiterwa bitandukanye mu mirima yabo. Harabamwo ibitoke, amavoka nk'ivyamwa, ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Iyo abanyagihugu babikoze, barabikurikirana bikababeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inka ziri ahantu hamwe ziriko zirarisha mwitongo canke kumusozi ahantu abantu batarima, umuntu umwe araziragiye n'uburyo bumwe muburyo bwinshi abantu bakoresha mukworora inka ni ubutare bwakijambere kandi gutanga umwimbu ntivyoroshe.

Uruzi runini rusa naho rutari rwiza ruri musi y'imisozi mw'ishamba. Aha mu nzuzi nk'izi harabamwo amafi ariko harabamwo n'ibindi bikoko bitandukanye, nk'ingona kuburyo ugiyemwo ushobora kuhaburira ubuzima.

Abantu igihugu bariko barakurikirana umurima w' amashu ni imboga zikundwa mu gihugu kubera kuryosha ivyokurya nazo ziraryoshe iyo wimbuye umwimbu mwiza urawudandaza kandi abawugura bakaba benshi ukunguka mu buryo bwose.

Imbata nyinshi ziri ahantu hamwe ziriko ziratoratora zirondera ivyo kurya, n'ibitungwa abantu bakunda kworora kubera umwimbu mwinshi bitanga, uhereye ku magi ugashika ku nyama zazo zikundwa cane n'abantu bazifungura.

Imirima ibiri icamwo ibarabara rimwe rigenderwako n'imodoka canke n'abantu. Ni umurima w'ibigori umwe ubonekako ibigori bikuze kandi biyangitse, uwundi uri hirya yawo nawo. Ibi bigori iyo bishitse muri uru rwego, biba biri mu kwera.

Gukora isuku imbere yaho abantu baba ni ikintu ciza kuko kirashobora gufasha umuntu kutagwara ingwara zitandukanye kandi umwanda ni mubi ndetse ukora isuku ku mashurwe, ku biti ibintu vyose biri ahantu abantu baba biba ari vyiza.

Inka nini kandi ikuze ni ya kijambere, yaravyaye irakamwa kandi biraboneka ko ironka amata menshi bivanye n’icebe ryayo ukuntu ringana. Ni kimwe mu bimenyetso vyiza ku mwororozi kuko arunguka mu buryo bwinshi.

Ibiti vyitwa imigano , n'ibiti vya cimeza cane cane ariko hari n'igihe abantu bashobora ku bitera nubwo bitoroshe birakoreshwa cane n'abanyagihugu mukubaka uruzitiro rwaho baba.

Harigihe imirima y'abantu ndetse n'imihana y'abantu iterwa n'umyuzure, n'ikiza c'amazi aba menshi akava mukiyaga canke munzuzi agatera, aronon'ibiterwa arasenyur'amazu y'abanyagihugu kandi sivyiza nagatoyi bisaba kuvyirinda bikomeye.

Ku nkombe z'ikiyaga aho abantu baroba hari ubuzu bubatse babusasako indagara mbisi. Baba bakeneye ko zumuka bakaja kuzidandaza zitari mbisi. Kandi zirakundwa n'abantu benshi.

Umurima w'ibigori urimwo n'ibiharage. Ni ibiterwa ushobora gutera bigakurana kandi ntivyononekare kuko vyose ataco bitwaye. Ni umurima usa neza, ibigori birayangitse, ibiharage navyo biracariko birakura.

Imisozi myiza myiza ni kimwe mu bintu biranga igihugu cacu c'Uburundi, hariho ibiti vyinshi batera hari nivya cimeza, ivyo vyose hariho abantu baharagira ibitungwa nk'inka, impene, intama nibindi kugira ngo baronke umwimbu utandukanye.

Iyo umurimyi arimye mu bumurima wiwe ntakurikirana ibiterwa birononekara canke ibikoko bikona agahomba cane, kandi ubumwaka ntube mwiza kuri we, ndetse no kubiteze gufungura ivyo biterwa.

Inka zirafise ubwoko butandukanye, hari inka zimenyerewe cane mu gihugu zatunzwe n'abanyagihugu guhera kera izo bazita indundi, hakabaho nizindi zaje za kijambere zitanga umwimbu mwinshi kurusha izari zisanzwe.

Umukenyezi arikumwe n’abandi hari imboga nyinshi z’ubwoko butandukanye bariko baratotora, ni uburyo abadandaza ivyimburwa vy'imboga m'Uburundi bakoresha zimbisi kandi zimeze neza abazifungura zirabaryohera.

Ibiyaga birashobora gukingigwa mu buryo bwinshi butandukanye bivanye nuko abantu bashobora kuvyonona babitamwo imyanda amafi agashobora gupfa canke ibindi bikoko biba mu mazi navyo biba bikenewe gukingigwa.

Inkoko ziriko ziratora tora ivyo kurya ni mugihe inkoko zitagabuririwe aho ziba canke ngo bazorore kijambere zirashobora kubaho zikaronka ivyo kurya ariko hari igihe biba bikeya nazo zigatanga umwimbu mukeya.

Imandarine zirapanze neza mu buryo butandukanye ni ukuntu abadandaza b'ivyamwa vy'imandarine babikora iyo bariko baravyanda mw'isoko ni uburyo bwiza bwo kurira ngo abanyagihugu babone ivyo batwara uko bingana bivanye n'amafaranga bafise.

Mu mihana aho abanyagihugu baba, bararima ibitegwa bitandukanye. Hari ababa ku misozi, ariko ntibibabuza kurima ibitandukanye, ibitoke, ibigori, ndetse n’ibindi. Barahatera ibiti kugira ngo imvura niyagwa ntibize bitwarwe n’imvura canke n’amazi menshi.

Amashu ni imboga nziza cane arapakiye ari ahantu hanini kandi ni menshi. Amashu ameze neza afise ubuzima bwiza yaravyibushe yarakuze neza, umwimbu wayo wabaye mwiza umurimyi azokunguka ndetse n'uwudandaza nawo azokunguka.

Mu kiyaga hagati hari igihe usangamwo amabuye ahagaze ukibaza aho aba yaravuye, niko ibiyaga bimera kuko bigenda biraguka bija no kuma si asanzwe yarahari bigatera abanyagihugu benshi gutangara.

Ubuswi butoya bw'imbata buri ahantu hamwe mu nzira impande yaho abantu baca, sivyiza na gatoya gusiga ubuswi buto buto nkuku unye iyutoroye kijambere hashobora kuza ibisiga canke abantu bakabwiba kandi uba uhonvye.

Umurima munini cane kandi usa neza, urimwo umuceri uriko urakura, ariko nturagera who bawusoroma. Ni kimwe mu biterwa birimwa cane mu Burundi kubera inyungu yavyo kandi uburyohe bwavyo, abanyagihugu baragikunda.

Abakenyezi bari ahantu hamwe, imbere yabo barafise umwimbu w'ibiharage, muntoki zabo barafise impapuro zitangaje ziriko ibindi bintu, biboneka yuko bakorera mw'ishirahamwe imwe ry'uburimyi n'ikintu gifashe cane kuko gifasha abakenyezi ndetse nabatari abakenyezi muri rusangi.

Inka nziza cane ziraryamye ku mucamo. Ni igihe inka ziba zahaze zimeze neza. Ni mu bwoko bw'inka zikundwa cane kandi zabayeho igihe kinini mu gihugu cacu, zifise izina zitwa inyambo. Ziba zifise amahembe maremare cane.

Abana benshi barahagaze, umugabo umwe afise igikoko bita inzoka muntoke bariko baragerageza kuyikorako mubisanzwe ziratinyitse cane kuko iyo ikuriye irafise ubumara ushobora nogupfa mumwanya numamwanya.

Inkoko nyinshi z'amasake ziri ahantu hamwe hanze ziratoratora zikaronka Ivyo kurya Ariko ninini Kandi ziravyibushe Kandi zirakundwa cane kuribwa inyama Ahantu henshi hatandukanye mu bunywero mu buriro ndetse n'ahandi.

Ingwe iri ahantu yugaraniye kandi h'ivyuma n'igikoko gikaze cane kuburyo kubana n'abantu bitoshoboka kirarya inyama izarizo zose n'abantu cobahiga atacamira nico gituma iy’abantu bagitunze baracugarana cane.

Inkoko ziri ahantu hamwe zorowe kijambere zifise inzu nziza kandi nini cane bazubakiye, ivyokurya birahabwa inkoko ku rugero rwiza ndetse ibiti nibindi bintu vyinshi vya nkenerwa birahari.

Inkoko irihanze iriko iragenda genda itora irondera ivyokurya, iravyibushe ni nini kandi imeze neza, inkoko iyo zorowe neza ziraba nini, inyama zikaba nyinshi kandi n'amagi ariyongera.

Imyungu ni imboga zikundwa cane n’abanyagihugu bafungura ndetse no mubuzima bwa buri munsi kubera ukuntu ushobora kuzitekana nibindi vyokurya bisanzwe bikaryoha ndetse nayo ubwayo iraryoha nukuvuga ngo abarima barima ari myinshi kandi barunguka.

Imboga ni kimwe mu bitegwa abanyagihugu barima cane mu gihugu, kubera ugukenegwa kwavyo, kubera kuribwa buri musi n'abanyagihugu batandukanye, hari abazidandaza mu masoko, hari abazifungura bazirimye, hari n'abazigura bakaja kuzifungura.

Umukenyezi arafise mu ntoke imboga. Imboga ni ikintu kiribwa cane mu gihugu bivanye nuko abanyagihugu imisi yose baba bumva bagomba kurya imboga. Zirafise akamaro kanini ku mubiri w'umuntu, zirashobora no kurinda ingwara zimwe na zimwe.

Ihagaze ahantu hejuru ifise amababa yera ndetse n' ahandi hantu hera kumubiri wayo ifise utuzara dutukura irahagaze ntiriko iraguruka ziraribwa ariko zirashobora no gutungwa n' abanyagihugu bakazorora.

Gutera ibiti vyamashurwe aho abantu baba n'ivyiza cane hari ibiti bikura bikaba binini cane bigatanga umwuka mwiza abantu bahema m'ubuzima bwaburimunsi bigatanga n'agatutu kandi biba ari vyiza.

Igikoko citwa ingeregere kimeze nk'impene ariko yo mw'ishamba, iriko iriruka cane isimba umugezi. Ni uburyo ikoresha iriko iritabara abahigi canke ibindi bikoko biriko birashaka kuyirya.

Indimu ziradandanzwa cane mu masoko menshi yo mu gihugu kubera ukuntu abantu bazifungura harabazikoreshamwo umuti harabakoramwo umutobe canke ibindi vyinshi bitandukanye mu guteka n'igitegwa ngirakamaro mu gihugu.

Inka iri mu ruhongore rwayo ariko iriko irarya. Ni uburyo aborozi borora inka za kijambere, bakazirinda kuzijana ku misozi no kuziragira kuko bidatanga umwimbu mwiza nk'iyo bazororeye mu ruhongore rwazo.

Inzoka ni kimwe mu bikoko abantu batinya cane kubera iyo ikuriye, iragutera ubumara bushobora kukuviramwo n'urupfu kandi si vyiza ku buryo yoshobora kubana n'abantu mu buzima busanzwe.

Umukenyezi umwe arahagaze, imbere yiwe hari inkorofani irimwo ibintu bimeze nk'ivyatsi. Yambaye igitenge, agapira gasa n'umuhondo, ku mutwe yambaye inkofero ijishe kandi imeze neza, biboneka yuko ariko arakora amasuku.

Igiti c'umwembe kiri ahantu hari ivyatsi vyinshi, kandi hari n'ibindi biti. Ibiti vyinshi iyo utabikurikiranye, imyembe irashobora kurwara canke ntiyame neza, bitewe n'uko ishobora kuribwa n'utundi dukoko.

Abakinyezi benshi baricaye hari ibiseke bijishe imifuko, ndetse harimwo ivyimburwa bigiye bitandukanye imboga ivyamwa n'ibindi vyinshi bariko baradandaza ni uburyo abarimyi babaho mu gihugu iyo bimbuye bagakenera kugura ibindi bintu bitandukanye.

Ikiyaga kiri musi y'imisozi mu kiyaya, ikiyaga biboneka ko gifise ubuzima bwiza kandi kibeshejeho abanyagihugu, ni ukuvuga ngo ibiyaga nkivyo nivyo bifasha abantu kuroba amazi bakoresha imiriro yo gucana mu nzu.

Umurimyi ariko aragerageza gupoma ibigori vyiwe kugira ngo ntibigire ikibazo ,hari ivyaryamye biba vyatewe n'umuyaga kubera ko hari igihe imvura irwa ikabihungabanya bisaba kuvyitaho buri minsi yose kugira ngo uronke umwimbu ukwiye.

Ubworozi bw'inka za kijambere buratanga umwimbu ukomeye kandi mwinshi mwiza, kurusha nk'izisanzwe kubera ukuntu ziba zimeze zirashobora gufungura imfungugwa nyinshi kandi nazo zikamwa amata menshi cane ziranavyibuha inyama zikaba nyinshi kubazifungura.

Mu kiyaga harabaho amato atandukanye, hari ayatembereza abantu bakeneye kuja kuraba amazi yo mu biyaga, hari n'ayabarovyi baja kurondera amafi ndetse n'indagara vyo gufungura hamwe n'ivyo guteka.

Umurima uri hagati y'amazu n'ibarabara, nukuvuga ngo umurima nkuyu uba ukwiye guterwamwo ibiterwa bitandukanye kugirango ugirire umwimbu abanyagihugu kandi ntupfe ubusa, ni bibi ko baba bawuraje kandi ntibiba bifitiye inyungu umuntu n'umwe.

Umukenyezi umwe araragiye inka kandi ariko arayifata neza iriko irarisha ivyatsi vyiza kandi bimeze neza ariko arayagaza aranezerewe biraboneka biraboneka yuko umwimbu ayitegamwo ariwo ayironkamwo uko biboneka.

Ikiyaga Tanganyika kiri m'ugihugu c'Uburundi kandi kirafiteye akamaro kanini igihugu uhereye k'umafi baroba, indagara ndetse n'ibindi ...ukaja no k'umuriro gitanga wogucana m'umatara ndetse n'ibindi.

Imvubu ni ibikoko binini cane kandi bivyibushe, biba mu mazi. Ntibirya inyama, birarisha bikarya ivyatsi ariko birakaze cane kuko iyo ubisanze mu mazi, birakurya kandi bikakwica gusa ntibikurya ngo bikumire kuko bitarya inyama mu buzima busanzwe.

Mw'isoko aho abanyagihugu badandariza ivyimburwa vyabo haradandazwa ivyokurya vy'ubwoko butandukanye hari ivyo bakoresha muguteka , hari ivyo bateka hari nibintu vyinshi bitandukanye ababigura , ndetse nababikoresha bose bibafituye akamaro .

Ibiti bibiri kimwe ni kirekire cane ni c'icamwa bita ipapayi aho abantu ababa kirashobora kuhakurira kandi kikama kikaribwa canke kikadandazwa ku bantu bivanye n'ivyo bakeneye.

Kwubaka uruzitiro rwa kijambere bita urupangu, ni ibintu bibaho cane muri iki gihe kugira ngo abantu birinde ibintu bibi vyinshi bitandukanye, harimwo ubusuma ndetse n'ibindi vyinshi.

Mw'ishamba cimeza harabaho ibintu vyinshi bitangaje, haraba ivyamwa ibiti cane cane vyinshi kandi n'ivyatsi birebire, inzuzi nto nto uhasanga haba n'ibokoko bitandukanye vyo mw'ishamba.

Ikiyaga kinini cane kandi gisa neza, ni ku murango izuba ririko rirarenga. Ni hamwe mu hantu abantu bakunda kuja kuraba kandi hakabaryohera kubera ubwiza bwaho, kandi umuyaga waho uba ari mwiza cane.

Igitegwa c'itabi kiri muri bimwe barima cane mugihugu kubera ukuntu abantu barinwa naho atari ryiza abaririma barunguka kuko bashobora no kuridandaza mumahinguriro agahingugwamwo ayandi matabi ya kijambere.

Iyi miremire iri ahantu hamwe irabana, umwe uriko ibiti vyinshi kandi vya cimeza, biboneka ko hariho n'abantu baba hafi yaho n'imirima y'icayi, ni kimwe mu bintu vyiza abantu bakunda kuza kuraba mu bihugu vy'imisozi miremire.

Mw'ishamba harabaho ibikoko bimeze nk'inka vyitwa imbogo ariko vyovyo biba binini cane biba bifise amahembe yizinze biragira inguvu nyinshi cane kandi biba mw'ishamba kuko nta muntu numwe yoshobora kubitunga.

Urozi rw'ingurube ni kimwe mu bibeshejeho abanyagihugu benshi, kuberako ziratanga umwimbu ukwiye w'inyama ndetse n'ifumbire abanyagihugu bakoresha bariko bararima, aborozi bazo iyo bazifashe neza barunguka.

Ibikoko biba mw'ishamba bimeze nk'impene, abenshi bavuga ko arizo mw'ishamba zitwa ingeregere ziba zimeze nk'impene neza na neza ariko ziba ari ndende kuzirusha kandi ziruka cane zisimba, ziraribwa ariko ziboneka gakeya kuko vyosaba kuzihiga.

Kworora amafi kijambere ni vyiza cane kuko bituma amafi akura neza kandi ntaribwe n'ibindi bikoko bitandukanye. Nta ngwara ziyonona kuko barayakingira kandi bakayafata neza, bakayahereza n'ivyo kurya bikwiye.

Dandazwa rwinkarurakorwa cane mu gihugu hari aborora bagashaka kuzigurisha kugira ngo bakoremwo ibindi bintu mu mafaranga hari n'abashaka kurya inyama rero urudandazwa rwinkarurakorwa canecane mu mamodoka ni ho bakunda kuzipakira bazitwaye mu bisagara kuzidandaza.

Umurima munini cane w'imboga, ni kimwe mu biterwa vyinshi birimwa mu gihugu kubera uburyohe bwaco ndetse n'akamaro bifitiye abanyagihugu kirarimwa mu gihugu cose kandi kiraribwa ndetse kiragurwa no ku masoko yose.

Kuragira inka ku misoszi canke mu matongo arimwo ubwatsi nikimwe mu bikogwa n'abantu baroroye inka canke abungere baziragiye kugira zironke ubwatsi bukwiye bwo gufungura zitange n'umwimbu ukwiye.

Hariho imyanya imwe nimwe m'ugihugu abantu baza gutangarira abantu bava m'umahanga baza kuraba amazi amanukira k'umusozi kandi kuburyo butangaje n'ikimwe m'ubintu abantu baba ny'amahanga baza gutangarira m'ugihugu c'Uburundi.

Umuceri n'igiterwa bagitera ahantu hari amazi menshi kubera ko kirayakenera iyo kiriko kirakura biraboneka ko kimeze neza kandi caronse amazi akwiye, umurimyi iyo agikurikiranye neza arahakura umwimbu mwiza agafungura kandi akanadandaza

Ubworozi bw'inkoko budakorewe mu nzu canke aho ziba, si ubwa kijambere. Ni ukuzireka zikagenda zigatembera, zigatoratora ivyokurya. Hari igihe zidashobora kuronka ibikwiriye, n'umwimbu ntube uwukwiriye ku mworozi.

Vyiyicira Bakabitemagura, Bakabikatagura Neza, Bakabisatura, Bakabikoramwo Inkwi Zogucana Kubantu Bateka Kumashiga, Canke Bakabitwara Cane Cane Mumahinguriro Aho Hahingurwa Ibintu Bitandukanye Vyo Kurya, Canke Vyo Kunwa.

Abana babiri ndetse n’umukenyezi umwe barikoreye inkwi, biba ari amashami y’ibiti yumye canke yakorotse hasi akumiraho. Ni uburyo bakoresha mu gucana bateka ku mashiga ivyo kurya bafungura.

Ku misozi miremire, abanyagihugu barashobora kuharima ibiterwa ariko bisaba ko baca imiserege kugira ngo imvura n'iyagwa, imivo y'amazi ntize itembane amazi menshi ngo n'ibiterwa bigenderemwo.

Angeri iratangwa kubarimyi b'icayi cane cane iyo bakeneye kwongera akanovera k'isi ndimwa kandi n'umwimbu ukaba mwinshi. Iyo bayibahaye, baragenda bakayishira mu cayi nk'ifumbire, kigakura ndetse n'umwimbu ukiyongera.

Aho Inka bazororera hagomba kuba hari ivyankenerwa bikwiye nk'amazi yo kunwa ndetse naho zigomba kurara zutariko ziranyagirwa nivyiza kugirango zigire ubuzima bwiza ziguhe n'umwimbu ukwiye .

Ubudandaji bwamafi indagara ndetse n'ibindi vyose birobwa mumazi, n'ikintu kibeshejeho abanyagihugu benshi guhera kumurovyi gushika kugihugu murirusangi, Inyungu ziraboneka bitewe n'ukuntu inyama zamafi zikundwa.

Umurima w'ibigori urimwo ibigori birutana bimwe nibitoya ibindi birakuze ni bire bire iruhande gwavyo hakuriyemwo imyumbati ndeste n' ibindi bintu bitandukanye umurima ntiwakurikiranwe neza ntamwimbu mwiza uzotanga.

Umugabo umwe ariko arapoma umurima wiwe w'amashu kugira ngo awurinde udukoko tuyarya canke ingwara zitandukanye zitera ibiterwa. Umwimbu uraba mwiza iyo umunyagihugu akurikije amategeko bisabwa kugira ngo arinde umurima wiwe.

Imigano ni bimwe mu biti vya cimeza bibaho mu gihugu c'Uburundi ariko hari n'abanyagihugu babitera kuko ari vyiza bifasha abanyagihugu kwubaka uruzitiro ndetse no gukoresha ibintu vyinshi bitandukanye mu gihugu.

Ubwato butari bunini impande y'uruzi rwagutse, ni kimwe muvyo abantu biyunguruzamwo mu mazi kubashaka kuja hakurya yayo canke kuyatemberamwo, kuroba ndetse n'ibindi bitandukanye, abanyagihugu bakenera mu mazi.

Abagabo batatu bicaye mu bwato butoya buri mu mazi menshi cane ikiyaga, baba ari abarovyi kenshi bariko bararondera ifi nto nto n'ininiya ndetse n'indagara zo gufungura ndetse nizo kudandaza.

Umwanda si mwiza na rimwe haba mu matongo canke ahandi hantu hose canecane amashashi kuyatera ukayashira aho batera ivyimburwa isi ndimwa irononekara akanovera kakagenda uhateye ibiterwa bigahomba nti bimere neza .

Iyo umurimyi yimbuye aranezerwa umwimbu uramuryohera, arahagaze afise itomati mu ntoke izihiye n'izidahiye neza, zose ziradandazwa zikagurwa inyungu zikamubako kandi no kuzifungura arashobora no kuzifungura.

Impande y'urupangu aho abantu baba hari ivyatsi bigufi bigufi, ndetse n'amshugwe yimejeje. Hari ayo batera canke ayimeza bivana n'ukuntu Aho hantu haba hameze canke abahaba.

Inkwi zikorwa mu biti binini batemagura bakabisatura bagakuramwo inkwi zo gucana zikoreshwa cane mu mahinguriro akomeye iyo bariko barahingura ibiribwa ivyimburwa ndetse nibindi vyinshi bitandukanye badandaza

Ku mihana aho abantu baba iyo batahakuy'ivyatsi vyinshi ngo bahakorere isuku. Barashobora gutegwa n'udukoko dutandukanye ; harimwo nk'inzoka ndestse n'ibindi . Iyo bitari vyiza nkuko imibu irashobora kuza kandi igatera ingwara ya malaria.

Ishamba cimeza ni kimwe mubintu dufise mugihugu cacu aba ari ishamba rinini cane ibiti vyimejeje cane harimwo n' ivyatsi vyakuze bigafatana kuburyo aba ari ishamba rinini cane Kandi bizitanye.

Umwigeme umwe arahagaze impande y’inka, ariko hanze impande yazo bazicaniye. Ni uburyo abanyagihugu b’aborozi bakoresha kugira inka zisusuruke iyo zihagaze hanze zitaza kwicwa n’imbeho mu gihe hakanye.

Umurima munini w'imboga kandi nyishi nivyiza kurima imboga ukazirima ahantu hanini kuberako zirafitiye akamaro abanyagihugu n'ikintu kiribwa iminsi yose kandi kigira inyungu kubarimyi ndetse no kubadandaza.

Mu mihana Aho abantu batuye haba hari amatongo yo kurimamwo . Umunyagihugu yararimye mw’itongo ryiwe imyumbati , arashobora gusoroma amababi yayo yitwa Isombe nazo n’imboga ziraribwa , akanarindira umusi imyumbati yeze akayisoroma nayo.

Amagi menshi apanze ahantu hamwe. Iyo amagi agiye kudandazwa nabanyagihugu, barayapanga neza kandi bakunguka kubera ko ni umwimbu wavuye mubworozi, urabeshejeho abanyagihugu benshi mugihugu.

Inuma iriko iraguruka ifise ibara ryera ni nziza cane, ni inyoni zikundwa n'abantu ariko zidakunda kubana nabo kenshi, hari abazorora ariko abenshi bazikundira kubera ukuntu ari inyamahoro kandi ni nziza cane.

Kuboma amazi yo mu migezi ni bumwe mu buzima abana babayemwo mu gihugu, ariko ubusi cane sivyiza, kubera ko amazi ntaba ari meza ntabasukuye kuyantwa kuyategesha canke kuyoga birashobora gutera ingwara umuberi w'umuntu.

Amakara akorwa mu biti babifata bagaca, bagaturira, bikavamwo amakara yo gucana mu buzima busanzwe. Iyo azanywe ku masoko, aradandazwa kandi bapima mu bintu vyinshi bitandukanye bivaye n'amakara umunyagihugu ashaka uko angana.

Umunyagihugu umwe ariko arategura imiti yo kuja gupompa umurima wiwe. Ni uburyo abarimyi bakoresha kugira ngo barinde ibiterwa vyabo kugwara ingwara zitandukanye canke kuzirinda udukoko twoza kuzirya.

N' umurima w' amashu munini kandi umeze neza arakuze umunyagihugu w' umurimyi ariko arapompa kugira ngo awurinde ingwara ndetse n' udukoko twoza kuyirya kugira ngo umwimbu ntube mwiza.

Abarimyi ndetse n'aborozi barahabwa imiti ndetse n'ibintu vyishi vyo kurinda ndetse ibitengwa ndetse n'ibitungwa vyabo ni nk'imiti itangwa ku banyagihugu haba ariyo bagura canke bahabwa na reta.

Umwavu mwiza kandi wateguwe wa kijambere , urashobora gutangwa mubanyanyigihugu babarimyi kugirango bawutere iyo bariko baratera ibiterwa, kugirango bise bitange umwimbu ukwiye kandi mwinshi mubanyanyigihugu.

Uburimyi ni ikintu gikomeye cane ku buryo ibiterwa bifatwa neza kuko iyo utabirinze udukoko canke ingwara zitera umwimbu utaba mwiza cane, nico gituma haje imiti bakoresha mu kurinda ibiterwa kugira ngo ntibigware.

Umurima w'ibigori nawo barawupompa bashaka kuwurinda udukoko dushobora kubirya hari udukoko dutandukanye dutera ibigori tukabirya tugatuma bidakura neza hari nizindi ngwara zitera ibigori.

Imiti yica udukoko dutandukanye iratangwa kubanyagihugu canke ikagugwa kugirango bayikoreshe birinda udukoko canke batwica mugihe duhari mungo zabo aho baba canke mu mirima aho barima.

Amacupa abiri ari kumwe ateretse ahantu hafi y' umurima urimwo ubwatsi burebure biboneka ko ashobora kuba ari ibiterwa vy'umuceri biboneka ko ari amacupa arimwo ibintu vy'amazi afise amabara atandukanye umenga n’imiti.

Abanyagihugu bari mw'ishirahamwe bariko barimbura ibiraya, ni ibintu bikorwa cane iyo gusarura bigeze mw'iyimbura, ni igihe ivyo wateye vyeze neza baravyimbura bakabijana kubidandaza canke bakabifungura mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Gupompa ibiterwa bib'ar'ukubivura muburyo bwakijambere ,ni'gikorwa gikorwa n'abarimyi babihimirijwe, n'abaganga babigezwemwo uruhara kuberako ari vyiza kurind'ibiterwa kugira bitange umwimbu mwiza kandi mwinshi.

Inongeri nikimwe mubintu bitangwa cane kubanyagihugu ba barimyi kuko vyongerera akanovera kandi bikongera n'umwimbo w'ibitegwa ivyarivyo vyose nk'icayi nikimwe murivyo kandi cirakoreshwa cane mu bitegwa.

Imiti myishi yo kuvura ibitegwa ndetse n’ibitungwa iratangwa cane igihe kinini mubarimyi n’aborozi kugirango bitume umwimbu uba mwishi kubitungwa ntibigware ndetse n' ibitegwa ntibigware igwara canke ngo bitegwe n' udukoko twobirya.

Umusore umwe ariko arapompa ibitegwa vyiwe vy' imboga kandi ni hafi y' amazi naho ibitegwa vyoba bimeze ukwariko kwose bifise amazi akwiye ndetse n' isi nziza iyo utabirinze ingwara canke udukoko umwimbu ntiwoba mwiza.

Igiterwa c'ibiraya baragipompa kugirango bakirinde ingwara canke udukoko twaritwo twose twogitera ninako bigenda kubindi biterwa vyishi cane hafi ya vyose kugiranfo umwimbu ube mwishi kandi uzobe ari mwiza cane.

Amahinguriro ahari murikigihe menshi afata ibitegwa abanyangihugu basoromye akabihingura agatanga ibindi biribwa vyiza Kandi biryoshe Kandi n'abanyagihugu bakabinezereregwa bikagirira n'inyungu abenshi muribo.

Imiti myinshi iri ahantu hamwe biboneka ko imwe ari iy’ibitungwa canke ari iyo imirima, abanyagihugu batwara mu biterwa kugira ntibirware ingwara zitandukanye, kandi ntibiterwe n’udukoko ngo tuze kubirya ngo biterere kutagira umwimbu ukwiye.

Kwikorera ifumbire n'ibintu bisigaye bikorwa n'abarimyi kandi bigakunda, barafata ivyatsi bibora bakabishira ahantu hamwe bakabirindira mpaka biboze bikavamwo ifumbire nziza yo gutabira ibitegwa.

Ifi nini iriko irakarangwa, bariko barayikaranga kugira ngo bayirye, ni uburyo bafata ifi bakayicisha mu mavuta iyo ari mbisi kugira ngo bashobore kuyifungura imeze neza, ni zimwe mu nyama zikundwa cane nabafungura.

Amafi matomato akiri mabisi Kandi mazima har'igihe baroba amafi ntibace bayica canke ngo apfe bakayashira mu mazi makeya kugira agume ari mazima abaza kugura bahitemwo uko babishaka.

Amafi yaramanitse ahantu hamwe nimabisi yarobwe mu kanya kaheze ni ikintu ciza cerekana yuko inyama zikimeze neza abagura bakunda ayakira imabisi kuyateka no kuyafungura biraryoha, kandi biratanga inyungu kubarovyi.

Ifi imwe irokeje, hariho n'utuboga dutandukanye iruhande, haribo n'ibiraya bacishije mu mavuta bitobito, ni uburyo abantu bateguramwo inyama y'ifi ndetse n'amafunguro ameze neza, abantu bafungura.

Kudandaza amafi ni kimwe mu bintu bikogwa n' abanyagihugu benshi abaroba canke abayadandaza bayaranguye mu kuyadandaza hari abakoresha gupima ku biro kugira ngo umuntu amenye ivyo atwaye uko bingana n'ivyo ariha.

Indagara ni kimwe mu vyokurya biribwa cane mugihugu kubera uburyohe bwazo kandi zitazimvye n'ukuvuga ngo iyo bazirovye barazumisha bakazidandaza canke bakazidandaza ari mbisi hose aba kiriya barazigura.

Inyama zifi zirategugwa mu buryo bginshi butandukanye aho bazitegurana N’imboga zitandukanye inyama zifi zirakundwa kubera uburyohe bgazo kandi ni nanziza ku mubiri w’umuntu ku bantu bagwaye indwara zitandukanye.

Amafi mato mato ari ahantu hamwe ni uburyo abantu bashobora kuyabikamwo butandukanye ariko ntiwoyahagumiza igihe kinini yonyene vyogusaba gushiramwo ibarafu m'ugihe ukeneye kuyajana ahantu kure canke kuyamarana iminsi utayariye.

Amafi manini na matomato, ni ubworozi bw'amafi canke uburovyi mu kiyaga gisanzwe abanyagihugu bakora bakaroba bakadandaza bakanafungura inyama z'amafi bakagira ubuzima bwiza kandi bakunguka n'amahera.

Ifi yokeje neza kandi imeze neza iriko n' utuboga ni inyama iribwa cane akenshi yokeje canke bakoresheje ubundi buryo gusa irokeje kandi imeze neza iraryoshe kuko irakundwa n' abantu benshi.

Amafi araribwa mu buryo bwinshi butandukanye murubwo harimwo nubwo kuzotsa barazifata bakazishira hejuru y'amakara bakazotsa neza babishizemwo nibindi bintu vyinshi bitandukanye ziraryoha kandi ziraribwa cane kurugero rwo hejuru.

Umunyagihugu umwe ari mu kuzi gatoya, kandi aricaye mu bwato butoya na bwo nyene ni ukuntu abanyagihugu b'abarovyi baroba indagara canke amafi matomato bagurisha canke bakajana gufungura.

Hari udufi duto duto turobwa mu mazi ,twitwa indagara nitwo abarundi benshi bakura mukiyaga tanganyika, ziradandazwa kandi zirakundwa cane mugihugu hose, ziraha inyungu abarovyi ndetse n'abadandaza.

Ikiyaga n' ikintu ciza kibaho kandi kigatanga umwimbu mwinshi kubanyagihugu aho bagikuramwo umuriro wo gucana ku matara ndetse bakakirobamwo amafi yo kurya bagakuramwo n' amazi yo kwuhira ibitegwa.

Amafi menshi ari ahantu hamwe bayarovye, ni ubudandaji bubeshejeho abanyagihugu benshi mu gihugu , uhereye kubarovyi, kubadandaza ayo mafi, kubayateka ahantu hatandukanye, bakayadandaza ndetse n'igihugu kirunguka kubayatwara hanze y'igihugu.

Amafi iyo atabitswe neza arononekara, kuyabika neza n'ugufata amabarafu menshi ukayabikamwo, kugira ngo inyama zayo ntizononekare, kugira kuzifungura vyorohe, kandi no kuzidandaza ushobore kunguka nkuko bikwiriye.

Infungurwa zirateguye n'inyama y'ifi iteretse ku isahani ifi yokeje kandi iteguye neza abantu bakunda inyama barayitegura mu buryo butandukanye ifi kandi irakundwa cane.

Ifi nyishi ziri ahantu hamwe kandi ziracari mbisi, Iyifi zikirobwa canke zimaze igihe gitoya barirovye ntakintu inyama zazo ziba ziraba urashobora kuzivana ahantu hamwe bakazijana ahandi bagiye kuzicuruza canke kuzifungura.

Ifi iri ahantu bagomba bayitekere, hariho n'indimu, itomati, amagi atetse. Ni uburyo bateguramwo ivyo kurya birimwo inyama y'ifi kandi abantu barabikunda kubera uburyohe bwabyo kandi birameze neza cane.

Igitoki ni kimwe mu biterwa biribwa cane mu gihugu bitewe n'uburyohe bwaco kandi abanyagihugu barakirya mu buryo bwinshi butandukanye . Iyo ceze baragica bakagiteka ariko harabaho n'ivyo kuba imihwi.

Iyo ivyatsi bikuze bikaba birebire kandi bikaba biri ku musozi canke mu murima, barabica bakabishira ibitungwa bororera mu mazu, mu ngo z'abantu canke bakaharagira ibitungwa harimwo nk'inka, impene, intama n'ibindi.

Umurima w'ibiraya uri ahantu hepfo yinzu aho abantu baba harimwo n'ibitoki n'ingundu imwe n'umurima wateguwe neza urakurikiranwe kuko ibiraya birasa neza bizotanga umwimbu ukwiye k'umurimyi ndetse no ku'bantu rusangi.

Imibingo ni kimwe mu vyatsi inka zikunda kurya cane. Aborozi barafata umurima munini bagatera ivyo vyatsi kandi bigakura, bakabica bakabishira inka zitabirya. Bituma zitanga umwimbu mwiza kandi cane.

Amashamba arimwo ibiti vyinshi yaba cimeza canke ayatewe n' ikintu ciza mubanyagihugu kiratanga impwemu nyinshi kandi kiratuma haboneka n' imvura y' ibitegwa abantu bakimbura.

Harabaho ibiti binini kandi birebire vyacimeza bito bito ndetse bigufiya birafise amababi n'amashami mare mare birtanga umwuka mwiza kuba nyagihugu, imvura ndetse n'ibindi bintu vyinshi utungukiramwo.

Kurima aho umuntu azotera ibitegwa neza akahategura bituma igitegwa gisanga ivu ari ryiza kandi kigakura neza, umwimbu uba mwiza bikanezereza umurimyi kandi bikamuha inyungu.

Umurima w'ubushaza ndetse n'ibiharage, nta mwimbu mwinshi cane wabayemwo canke mwiza kubera ivyatsi vyinshi vyakuriyemwo ntibawubagara. Abarimyi iyo bakoze ibi bintu, waba bononye isi ndimwa ndetse n'ibiterwa birononekara bikabura ivyo kugira ngo bikure neza.

Umurima w'ubushaza ariko burikumwe n'ivyatsi vyakuriyemwo. Ibi ntibiba ari vyiza cane kubera ko ubushaza ntibukura ngo buheze butange umwimbu mwinshi nkuko vyari kuba iyo buba ari bwonyene, babukurikiranye.

Imboga zirafise ubwoko butandukanye kandi nyinshi ziraribwa kuzitera ukazikurikirana neza biratera umuntu kunguka urwunguko rutandukanye harimwo gufungura, harimwo no kudandaza ukaronka amahera.

Umurima urarimyemwo kandi urateye ariko ibiterwa bahashize ntivyakurikiranwe neza. Vyatumye vyononekara ndetse n'umwimbu urapfa kuko ntivyakuze, ubu umurimyi aba yarahomvye kandi n'igihugu kiba cahomvye.

Umurima w'ibiraya kandi umeze neza urateye kandi vyarakuze ntibiragera kwamugwa canke gusoromwa kuberako bikiriko amashugwe vyerekana yuko munsi bitaramara kwama arivyinshi.

Umurima w'ubushaza uri ahantu hamwe kandi buriko burakura buriko burera, ariko ntibiragera ko babwamura, ni igiterwa gikunda gukurana nibindi vyatsi batinya kubikuramwo kuko bohava baburandurana ndetse n'ubushaza.

Umurima uri haruguru y'igikoni hateyemwo ibiharage. Kandi no kuruzitiro hateye igitoki, ndetse n'izindi mboga. Uwo murima ntiwitaweho neza kuko hari imyanda impande yawo. Umwimbu ntuzoba mwiza cane ugereranije.

Ibitoki birateye ahantu mw'itongo munsi y'urugo ry'umuntu, ntibiteriwe neza, ntibirimiwe ,ntafumbire babiha nicogituma nokwama bitama neza cane, ngo bitange umwimbu ukwiye k'umurimyi.

Inzuzi zimwe na zimwe zitozito harakunda kumera ibiti vya cimeza canke ivyo abantu bahatera, usanga bibayeho neza kubera amazi akwiye bironka urwo ruzi ruba rwagihaye ico giti, birafasha igiti kugira ubuzima bwiza.

Umurima w'ibiharage, ariko utakurikiranywe neza biboneka yuko utamye uteze ibikwiriye, n'imugihe uwubw yateye w'umurimyi we aba yahomvye, kandi n'ivyo gufungura kenshi birabura kw'isoko naho bikazimba cane.

Umurima munini cane urimwo ibitegwa bitandukanye. Harimwo n'ibitoki, ndetse n'ahandi harimye. Igice kimwe kindi ntikirimye na gatoya. Sivyiza gufata itongo nka gutya kuberako rishobora kwononekara, uhateye ibitegwa ukabura umwimbu.

Umurima uteguye neza kandi urimye kijambere, hari igihe bawurima iyo bariko barawutegurira kuwuteramwo ibitegwa nk'ibiraya bararima ariko bagafata ivu ryinshi bakagenda barirundarunda ahantu hamwe.

Uburimyi mu gihugu cacu ni ikintu kibeshejeho abantu benshi cane mu buzima bw'iminsi yose, uhereye ku barima bakimbura, ku badandaza ivyimburwa ndetse no kubafungura ivyimbutse. Ni ikintu kidufatiye ikintu kinini cane mu buzima bwacu.

Umurima umeze neza kandi w'ibiraya. Ni umurima biboneka ko warimwe kandi witaweho, bimeze neza vyarakuze, bizokwama kandi bizotanga umwimbu ukwiye ku murimyi, bimubere inyungu, bibere n'inyungu igihugu cose muri rusangi.

Kira ibiterwa ukoresheje ibiti ni kimwe mu bintu abarimyi bakunda cane bo mu gihugu bariko barinda ibiterwa vyabo ko ibikoko bimwe na bimwe harimwo inka, impene, intama, n'ibindi ko vyoza kona ibiterwa vyabo kugira ngo ntivyononekare.

Umurima bariko bararima kandi bimbuyemwo ibigori ibishakara biracahari barabireka bigakuriramwo kugira ngo igihe kigeze bize bihinduke ifumbire rizofumbira ibindi bitegwa bazoshiramwo kandi umwimbu uzobe mwinshi bikwiye.

Impene imwe iraziritse iriko irarisha impande yaho aho abantu baba ni uburyo abanyagihugu boroye impene bashobora kw'irinda ko ishobora kona canke ngo yibwe bakayizirika hafi yaho baba ikarisha ivyatsi bihari .

Umurima wimbuwemwo ibiterwa bitandukanye ariko utarimye neza kugira ngo basubire bawuteremwo igiterwa icarico cose . Iyo umurima uraye wica akanovera kandi isi ndimwa ikononekara.

Imirima ni ikintu gikurikiranwa imisi yose n'abarimyi kuko ibiterwa birashobora kwononekara umwanya n'umwanya bitewe nuko habaho ibiza bitandukanye, ingwara z'ibiterwa canke udukoko duhiga kuvyonona no kubirya.

Igiti kinini kirahagaze hari gitoke impande yaco , hari n’ibindi biti vyinshi hirya ni kuvuga ngo igiti iyo kimaze kungana nk’uko, barashobora kugitema bakagicamwo Amakara, imbaho, n’ibindi vyinshi bitandukanye.

Umurima wari uw'ibiraya ariko vyarahonye kubera ko utitabwaho neza canke kubura imvura, ifumbire n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo bigenze uko umurimyi arahomba ubwa mbere, abari gufungura bagahomba ndetse n'igihugu.

Umurima munini urimwo ibishakara ni aho baba barimbuye ibigori barabitemye bashaka gusubira kurima ngo baze batere ibindi biterwa muri uwo murima akenshi batera igitandukanye nico bimbuye kugira ngo isi ndimwa igumane akanovera

Itongo rimwe riri inyuma y'inzu aho abantu baba ririmyemo ibiraya harimwo n'ibitoki nikimwe mubintu abantu bakunda kurima kuko inyuma y'inzu bahakurikirana neza kurusha kure cane kandi bigatanga umwimbu mwiza.

Igiti kinini carakuze kiri mwishamba hari n'ivyatsi vyishi vyagikuriyeko biragikikiza n'ikimwe m'ubintu bikunda kubaho mumashamba manini, mumashamba cimeza cane cane aho ibiti bikura n'ivyatsi bigafatana .

Imboga zarakuze zikurira ku biti biri aho hafi y'umurima. Ibi ntubikunda Kubaho ariko ntibibuza abanyagihugu kwamura imboga, bakaziteka bakazifungura ndetse no kuzidandaza navyo nyene birashoboka.

Ibiti vyinshi biriko birakura nivyitwa imikaratusi ni vyiza kuko bikogwamwa ibintu vyinshi bitandukanye, abantu barashobora kwubaka uruzitiro ndetse n' amazu meza meza barabazamwo imbaho.

Umurima wari uwibigori ariko barabisaruye. Hari ukuntu babitema bagasigaza ibishakara bihagaze. Barabitema munyuma bakabitwara ahantu bikavamwo ifumbire yogutabira mw'isindimwa y’umwaka w’undi utanguye.

Hari imboga zikund akuza iza cimeza, zikura na cane cane ku ruzitiro aho abantu bubatse babaye. Nukuvuga ngo iyo zakuze, abanyagihugu ntibazica ngo bazihakure. Ahubwo barazireka zikamura, zikera, bagasoroma bukebuke, bagafungura.

Hari amasoko atandukanye aba ari mu maduka, mu magorofa ni amazu adandarizwamwo ibiribwa bitandukanye harabaho ibiharage, ibigori, amafu ivyo kurya vyinshi ndetse n'ibikoresho bitandukanye.

Gutera imboga vya kijambere birafasha mu banyagihugu b'abarimyi gutanga umwimbu mwiza kandi mwinshi. No kubafungura, umwimbu uba mwinshi kandi ukaba mwiza ndetse ugateza imbere abanyagihugu b'abarimvyi ndetse n'abadanda.

Imyumbati myinshi ipanze ahantu hamwe kumeza hari n' umunzani abanyagihugu baraza kugura iyo bashaka kuyifungura batarayirimye kubera ko ikundwa kandi iraryoshe cane.

Umukenyezi ariko arakurikirana umurima wiwe w'ibiraya kandi umeze neza cane warakuze, ni uburyo bwo kongerako ivu kugirango ibiterwa biriko birakura munsi ntibije hejuru ngo vyononekare kubera izuba ryinshi ndetse umwimbu ntube mwiza.

Ivyamwa biradandazwa mu buryo butandukanye mu gihugu , Aho bafata indobo bagakata bagashiramwo ivyamwa bigiye bitandukanye kandi bakabirya. Ni mugihe abanyagihugu badashaka kudandaza vyinshi icarimwe.

Imifuko myinshi yera kandi miremire ipakiyemwo ibiraya gushika no hejuru, ni kimwe mubintu abanyagihugu bimbuye, umwimbu mwiza kandi mwinshi bashaka kuwunguruza, bakawuvana aho bimburiye bawujana i muhira canke mu masoko bakoresha.

Kurima muri koperative ni kimwe mu bintu bifasha abanyagihugu kwongera umwimbu, canke gufasha igihugu kuronka umwimbu mwinshi bivuye mu burimyi; kubera ko amashirahamwe arafasha abanyagihugu b'abarimyi gukora cane kandi bashize hamwe.

Umukenyezi umwe ari mw'itongo ryiwe ariko arimbura igiterwa c'ibiraya, aranezerewe afise umufuko ndetse n'ibiraya muntoke ariko arashiramwo, iyo umwimbu ubaye mwiza aranguka akanezerwa, igihugu kikunguka abagura ndetse n'abadandaza bagashikirwa.

Bitegwajitwa amabungo ni ikinye mu vyamwa biribwa cane, kandi bikarimwa, kubera i uburyohe bwavyo uretse nivyo abarima barabishora kw'isoko bakadandaza ivyamwa bigakuabwamwo imitobe, ndetse n'abantu bakagura kugira ngo babirye.

Urukwavu rumwe n'utundi dutoya cane kavyaye, turiko turonka. Ni uburyo udukwavu dukura kandi kororewe ahantu heza. Turatanga umwimbu iyo twaronse ivyo kurya bikwiye kandi tukitabwaho.

Imifuko myinshi itonze ku murongo yuzuyemwo ibiterwa vy'ibiraya. Iyo umunyagihugu yimbuye umwimbu nkuyu, aranezerwa kuko bimugirira akamaro uhereye kuvyo gufungura, ugashirako n'uko aja kubidandaza mu masoko kandi akunguka.

Umugabo umwe arahagaze mu murima wiwe w'ivyama ariko arawukurikirana. Ni kimwe mu bibeshejeho abarimyi mu gihugu, kubera ko ivyama biragugwa cane, birakundwa, kubera ivyiza bitanga ku buzima bw'umuntu kandi n'inyungu birayitanga ikwiye.

Ibigori ni kimwe mu bintu abanya gihugu bashobora kwihingurira bukebuke iyo bavyimbuye barabifata bakabirya ibisigaye bakabitonora bakavyanikira bikuma bakabihungurura barashobora kubijana kubisyesha bakarya ubugari kuko barabisya bikavamwo ifu.

Igiterwa nk'ibigori, ni kimwe mu biramba bikamara igihe kinini cane imbere yo gusarurwa bitononekaye, bivanye n'uko bishobora kuvamwo ivyokurya bitandukanye. Harimwo nk'ifu bakoramwo ubugari, abantu bakarya.

Igiterwa c'iteke kirashobora gukurana nizindi mboga ku ruhande nta kibazo nakimwe bitera, birakurana kandi bigakura neza umurimyi akavyamura akabifungura ndetse akanabidandaza bikamugirira inyungu kubera umwimbu mwiza

Amasoko ahadandarizwa ivyamwa, uhasanga ibitandukanye, mu biseke bijishe harimwo imihwi, imyembe, ibintu vyinshi bitandukanye, kandi vyose biragugwa kuko abanyagihugu barakunda ivyamwa.

Imboga ni kimwe muvyokurya biribwa cane mubuzima bwa burimusi bw'abanyagihugu harimwo nizo bita intore kuko abafungura barazikunda kubera uburyohe bwazo ni kuryosha ibindi bifungugwa batekana hamwe.

Umuryango w'umukenyezi, umugabo ndetse n'abana bariko barita ku murima wabo w'ibigori bawukuramwo ivyatsi bitobito vyagiye bimera, mu kubagara bakoresheje intoke birinda gukoresha amasuka ngo ntibabitemagure.

Imisigati canke igikaju ni ivyamwa biribwa muburundi nukuvugango birakunzwe cane n'abanyagihugu , ababirima barashobora no kubidandaza mumahinguriro, bakabihinguramwo isukari ishobora kunyobwa mucayi.

Hari Imboga zitandukanye ziribwa n’abanyagihugu , hari izo batera hari n’izo bagura. Muri izo zibafasha gutegura amafunguro neza akaryoha ndetse n’abadandaza nabo bibagirira inyungu guhera kubayarimye.

Ibiharage bitoto birakundwa cane kubera uburyohe bwavyo buba bufise akanovera kenshi, abanyagihugu barabihurumbira ndetse n'ivyumye navyo biraribwa, kuko niyo vyumye ntibiba vyataye akanovera canke ngo vyononekare, biradandazwa, bikaribwa, bikabikwa ndetse bikabikwamwo n'imbuto nyinshi bizokoreshwa muwundi mwaka w'irima.

Abanyagihugu bakoraniye ahantu hamwe bariko barategura ifumbire bazokoresha mukurima hari ifumbire bakora bagafata ibintu vyinshi bakabishira hamwe bakarindira bikabora bizokavamwo ifumbire bakoresha mumirima.

Umukenyezi umwe ari mumurima wiwe w'ingano ariko arawukurikirana ko woba ugeze kwimburwa , ingano zirafasha abanyagihugu b'abarimyi kuberako barazisyesha bigakorwamwo ubugari canke umusururu wo kunyobwa .

Ingundu y'igitoke iri mu murima uteguye neza inyuma y'inzu aho abantu baba urabagariye nta bindi vyatsi bibamwo kandi igitoke camye baragishigikiye kugirango cere neza baze bacamure ceze babone ku giteka ba gifungure.

Kugosora ikawa ni kimwe mu bintu bakoresha bariko barakuramwo umwanda, canke ikintu kitari ikawa mu mbuto z’ikawa mu gihe bahejeje kuyisoroma bakeneye kuyitegura neza akaja kuyidandaza.

Kuhira ibiterwa bike bitarakura, igihe bikeneye imvura canke amazi menshi n'ikimwe mubintu abanyagihugu bize b'abarimyi Kandi bakora neza, bikongera umwimbu kuribo n'umwimbu kubagura canke amahinguriro.

Kurima ipilipili ni kimwe mu biterwa bisigaye bikundwa cane mu gihugu kuberako birafitiye inyungu cane cane abarimyi kuberako iyo bimbuye baraja mumahinguriro bakadandaza amahinguriro agahinguramwo ibindi bintu nk'udupilipili twa kijambere.

Ibitunguru ni igitegwa gikundwa cane mu gihugu, kiradandazwa imisi yose kandi cama gifise abantu bakigura bakanagifungura bagikundira ukuntu kiryosha izindi mfungugwa ku bantu bakunda guteka indya zimeze neza.

Amavoka, kimwe mu vyamwa bikundwa cane kandi kirimwa kurugero gwo hejuru cane mu gihugu bitewe nukuntu abantu bagihurumbira uburyohe bgaco mu kuryosha ivyokurya mugutanga ivyiza ku mubiri kandi ninyungu nyinshi ku barimyi.

Umugabo w' umurimyi arahagaze mumurima w' ibigori, ni ibigori bisa neza cane vyakuze bikaba bire bire n' ikintu ciza kumurimyi kuko biratanga umwimbu mwiza kuko bishobora kwama ibigori binini cane.

Ubworozi bw'inkwavu n'ikimwe mu bintu bibeshejeho abanyagihugu benshi aho usanga abazorora baronka inyama zo gufungura kandi bakanazidandaza bakaronka amahera yo kwiyitaho m'ubuzima busanzwe.

Ibiharage, ubushaza imboga nyinshi z'ubwoko butandukanye ziradandarizwa mu masoko aho abanyagihugu baba bakeneye kuronka amafaranga mu mwimbu bakoze. Nukuvugango abaje kugura nabo barafungura kandi bikabagirira akamaro.

Imyumbati minini cane kandi mire mire ni kimwe mu biterwa bidandazwa cane mu gihugu kubera uburyohe bwaco, ubwiza bwaco, kandi kiratanga inguvu ku mubiri. Kirashobora no gusyeshwa, kigakuwamwo ifu yo kurya nk'ubugari.

Igiterwa c'ibiharage catewe neza ku murongo ndetse kijambere n'ibintu vyiza kuko iyo bazanye ibindi biti bagashingamwo birakura bikadugira kuri ivyo biti bikama bigatanga umwimbu mwishi.

Ibijumbu ni igitegwa gikundwa cane mugihugu kandi kimeze neza kiraribwa mubuzima bwa buri musi kirashobora guhingugwamwo ibindi biribwa mumahinguriro ariko n' ubudandaji bwaco burateye imbere abunguka ni benshi uhereye kumurimyi gushika kuwufungura.

Ibijumbu ni kimwe mu bindi biterwa bikundwa cane kubera ukuntu biryoshe biranunguka cane kubabirima ababirrya ni benshi biratanga inguvu ku mubiri kandi birafise N’akamaro kenshi mubuzima bw'abanyagihugu bwa minsi yose.

Ibijumbu ni kimwe mu biribwa abanyagihugu bakunda cane, kuko kiraryoshe cane. Barakirima, kirimbuka, kandi kiratanga n'inyungu ku badandaza kubera ko ababifungura babikundira ukuntu bitanga inguvu ku mubiri w'umuntu.

Ni kimwe mu bitungo vyorohorwa cane mu gihugu, kubera inyama zavyo zikundwa cane zibari nini gusumba inkoko, kandi ziratanga n'amagi ku buryo umworozi aronka umwimbu ukwiye mwinshi, kandi umunezereje.

Imifuko myinshi yera irapakiye ibiraya, biruzuye no hejuru iyo umwimbu wabonetse ukaba mwinshi abanyagihugu baranezegwa abarimyi bakaja kudandaza, abadandaza bakunguka ndetse n'abafungura n'igihugu bikunguka muri rusangi.

Iyo ibiharage biri mu murima biriko birakura, birakura bimeze neza, kandi biba bisa neza. Bisaba kubikurikirana ukabibagarira kugira ngo ntivyononekare, umwimbu uzobe mwiza kandi mwinshi cane.

Umuryango urimwo umuvyeyi w'umugabo uwu m'umama ndetse n'abana bariko barabagara umurima w'ibigori wabo nivyiza kuko bakuramwo ivyatsi vyagiye bimera bigatuma ibigori bikura bifise ukuntu bimeze neza n'umwimbu ukaba mwishi.

Umwimbu mwinshi cane w'ibiraya bibisi kandi bipakiye mu mifuko myinshi biraboshe neza aha biba bijanwe kugurishwa mu masoko atandukanye y'igihugu bikagirira inyungu ababirimye abaje kubifungura nabo bikabaryohera ndetse n'abadandaza nabo bakunguka.

Umurima munini urimwo ivyatsi vyakuze bikazana n'amashugwe meza, biboneka ko batawurimye imyaka itari musi y'ibiri, kubera ko wararaye bishoboka. Aha inka zirashobora kuharisha neza ariko isi ndimwa iba yononekaye.

Umukenyezi umwe ahetse k'umugongo wiwe igiseke kijishe ari mumurima w'icayi ariko aramura iyo amaze kwamura icayi aragifata akakijana mumahinguriro ahingura icayi aka kigurisha bikamugirira inyungu nyishi m'ubuzima

Ibiraya barabirima cane kandi neza, umurima usa neza vyarakuze kandi cane, iyo ugiye gusoroma urasangako ibiraya vyinshi, ukadandaza bigafungurwa, bigatuma umwimbu uba mwinshi kandi n'inyungu zigashika kuri bose.

Kuzirika impene zikarisha aho hafi ni kimwe mu buryo abanyagihugu bakoresha mu kuragira impene kugira ngo ntiyone ibindi biterwa vy'ababanyi canke vyiwe ndetse n'abantu ntibayibe mu gihe yoba yagiye kure cane aho abantu batayibona.

Mu masoko aho abantu baja kurondera ivyo gufungura vya minsi yose turasangayo ibidandazwa vy'ubwoko butandukanye hariyo: amatomati, imyembe ndetse n'ibindi vyinshi vyo gufungura abanyagihugu barahahurira ari benshi bagasuma ivyo kurya.

Icamwa c'ivoka kirakunzwe cane mu gihugu ndetse nabanyagihugu bose baragikunda kirarimwa cane kurugero rukaze kuko usanga abanyagihugu benshi n'abatarabarimyi mwaho baba usanga gihari kiraryoha cane kandi usanga gihari.

Imyumbati iyo imaze kwimurwa iradandazwa ari mibisi, abanyagihugu bakayiteka bakayirya. Hari n'abayanikira bakayisyesha, igakurwamwo ifu bagacumba ubugari, bwayo bakaburya, kandi bukagirira akamaro abantu benshi.

Imyungu n'imboga zikundwa cane mugihugu cacu kubera uburyohe bwazo, Ababifungura barabikunda kuko barahaga uretse nivyo gusa zirungukira abarimyi kuko zigurwa kw'isoko cane kubagiye kudandaza .

Uduswi butobuto bw'inkoko buri ahantu hamwe aho inkoko zororerwa. Ni vyiza yuko tutoshobora gusohoka canke kubera ko hariho ibisiga bikunda kuturya ari dutoya bikaduhiga mandi tugashobora no kugwaragurika.

Kubagarira ibiharage ni kimwe mu bintu vyiza abarimyi bakora barafata isuka ntoya bakagenda barima bakuramwo ivyatsi vyagiye bimera kuko iyo bikuriyemwo birashobora gutwara ivyokurya imboga zisanzwe ziteyemwo.

Umurima munini w'imyumbati n'igiterwa gikura neza, kandi kimara igihe kinini kiriko kirama, iyo camye barakurako n'imboga zitwa isombe, nazo ziraribwa zigakundwa hakageraho basoroma n'imyumbati, kandi irakundwa cane.

Abakenyezi babiri baratahutse bavuye mu murima kuko barafise amasuka kurutugu ni ubuzima abarimyi babamwo bwa buri musi iyo bavuye kurima bavyita iyo bagodotse barataha bakaja kurondera infungugwa.

Umugabo umwe arahagaze mubigori vyeze neza, afis' ibigori bitonoye mu ntoki birebire bifis'umwimbu mwiza nkuko biboneka ,n'ukuvuga ngo iy'umurimyi yimbuye neza arunguka muburyo bwinshi butandukanye.

Korora inka zikaba zisa neza kandi zivyibushe ni ikintu kiri mubi nezereza aborozi kandi bikabaha umwimbu ukwiye uhereye ku mase ku mata ndetse no kunyama iyo bazidandaje kuko uko ingana ninako itanga amahera menshi.

Igiterwa c'ipiripiri ni kimwe mu bishejeho abanyagihugu benshi, kiranikwa kigakoreshwa mu kuhingurirwa mu ma hinguriro menshi y'igihugu. Bagakoramwo utundi du piripiri duteye imbere twa kijambere.

Ingurube imwe iri mu ruhongore rwayo kandi ni nini iravyibushe, ni isuguru kandi ifise ibiro vyinshi yarakuze, umworozi wayo azoyikuramwo amahera menshi igihe azoyijana kw‘ isoko .

Impene nyinshi ziri kumisozi ziriko zirarisha n'ikintu ciza kuko hari n'ubwatsi bwiza. Impene ziravyibushe ubworozi bwazo nabwo nibwiza burabeshejeho abantu benshi kuberako inyama zazo ntizigera zibura isoko.

Umurima w'ibigori biyangitse kandi bihetse biriko biregereza kwera ariko ntibirera neza si vyiza iyo umuntu avyimbuye bimeze uku kuko biba vyoroshe cane biteze kandi bidakomeye ku buryo umuntu yobifungira neza.

Iyo ivyamwa birimwo amabungo biri ku giti vyamye abanyagihugu babirimye canke abarimyi muri rusangi ntibavyiteho ngo babikurikirane biba bibi kuko birononekara umwimbu ugahomba ndetse n'umunyagihugu agahomba muri rusangi.

Imyembe ihiye neza ni kimwe muvyamwa bikundwa cane kuberako biraryoshe uretse n' uburyohe bwavyo kirafise n' akamaro kumubiri w' umuntu iyo abifunguye baragira ubuzima bwiza kandi bikabarinda n' ingwara z'ibisukari.

Imyumbati myinshi iratonoye iranikiye ni uburyo abanyagihugu b'abarimyi b'imyumbati bakoresha iyo bakeneye kuyikubita canke bakayisya iza kuvamwo ifu barya bakoresheje kuyicumba ikaba ubugari.

Amabungo ahiye neza ari ahantu hamwe, n'icamwa gikundwa cane kubera uburyohe bwaco, kirakundwa cane n'abantu bagifungura, baragifata bakagihinguramwo imitobe y'ubwoko bwinshi babikoreye mu m'amahinguriro atandukanye ari mu gihugu cacu.

Imyumbati n'igiterwa kiryoshe cane kuberako kiba gitanga inguvu ku mubiri uretse nivyo abakirima barunguka mu buryo bwishi harazanana n'imboga zisombe canke imyumbati bakayanikira bakayisya igakorwamwo ifu ikurwamwo ubugari.

Amateke ararimwa, akimburwa abanyagihugu bakayafungura, bakayadandaza no ku bandi batari abarimyi. Ni ibintu bibaho cane mu gihe amateke akundwa cane kubera uburyohe bwazo kandi afise n'inyungu nyinshi atanga ku mubiri w'umuntu.

N’isoko rinini cane aho abantu badandariza hari ibiraya, hari ibintu vyinshi bitandukanye harimwo n’ivyamwa n’imboga badandaza. Amasoko nk’aya ahoruhumbirwa n’abantu benshi kuko abantu ntibashobora kubura ivyo bafungura bagiyeyo

Mumasoko atandukanye yo mugihugu haradandarizwamwo imboga, ivyamwa ndetse n' ibindi bitandukanye abanyagihugu baraharurira benshi bagiye gusuma ndetse no kurondera ivyo gufungura haba hariyo n' abaje kudandaza ngo baronke udufaranga.

Amapera n'ikimwe muvyamwa bikundwa cane n'abantu bakuze kandi n'abana kirera cane kandi kiraryoha ,Aradandazwa ahantu heshi mugihugu abayarima arabafitiye inyungu ndetse no mubuzima bwabo bwaburi munsi.

Umukenyezi umwe ariko araraba yuko ibigori vyiwe vyoba vyeze mu murima, kuko biboneka ibigori bigomba kwera kandi ni binini ni vyiza, aranezerewe umwimbu uzoba mwiza kuriwe ndetse no ku muryango wiwe.

Ubworozi bw'inkoko za kijambere burakorwa cane mu gihugu, aborozi birabaha inyungu ikwiye kubera umwimbu uba mwinshi biba biteguwe neza, inkoko nazo zigira ubuzima bwiza zigatanga n'umwimbu ukwiye kandi mwiza.

Mu matongo amwe n'amwe canke mu mashamba ya cimeza, urahasanga amashurwe. Ni ibiterwa bikura bikaba vyiza cane, akamoto kako ni keza, barabikoresha no mu gushira ahantu kugira hase neza, bakabishashira.

Ibiraya umwimbu wavyo urakundwa cane n'abanyagihugu badandaza kubera ko ntibishobora kubura abababigura, uburyohe bwavyo kadi ugukundwa kwavyo kubera ikintu ciza biha umubiri nico gituma bihumbirwa n'abanyagihugu benshi bafungura ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Isoko ry'ivyamwa hari ivyamwa bitandukanye hari ivyo bashize hasi ku mifuko ,mu biseke bijishe n'ibindi harimwo imihwi, harimwo imicungwe , imyembe, amatunda ndetse nibindi vyinshi bitandukanye .

Abanyagihugu benshi bari mu murima w'umuceri, bariko barawukurikirana canke bariko barawutera n'uburyo umuceri bawurimamwo bagatera bisabako bawushira mu mazi menshi kandi n'umurima utotahaye cane.

Intete z'ibigori ziri mumufuko. Iyo ibigori bimaze kwimbugwa bikaribwa ari bitoto, hakagira ivyo banikira bikuma, barabikubita canke bakabihungurura bikaba intete. Abantu baraja kuzisyesha zikavamwo ifu yo kurya ubugari.

Inkoko ibaze kandi neza, ni inyama ziribwa n'abanyagihugu bazigura ndetse n'aboba boroye inkoko. Kubera uburyohe bwazo zirahurumbirwa kandi abazorora barungukamwo amafarana menshi.

Igitegwa c'ipiripiri iyo kitaramugwa kikiri kugiti caco niko kiba kimeze, n' igitegwa kirimwa cane mugihugu kubera inyungu gitanga kubarimyi bakidandaza mumahinguriro aho ahingugwamwo ubundi bu piripiri bwa kijambere.

Umurima munini cane w'icayi ni ikintu ciza ku barimyi kuberako barakigurisha ku mahinguriro ariko kirafitiye akamaro kanini igihugu kuberako icayi n’ikidandazwa cambuka igihugu kikadandazwa mu mahanga kandi ku mafaranga menshi.

Imboga z'ubwoko butandukanye ziraribwa imisi yose mu buzima bwa buri munsi bw'abanyagihugu kubera ko ziratanga inguvu ku mubiri ndetse zirafasha n'ibintu vyinshi bitandukanye, abazirima ndetse n'abazidandaza nabo barunguka kandi nabo bakabaho.

Gutera ibiterwa vyakijambere ahantu hatari ku misozi canke mu mirimi isanzwe ni ibintu vyiza cane, kuko ibiterwa bikura bikurikiranwa neza bigatanga umwimbu mwiza bikavugwa. Kandi birakorwaho ubushakashatsi bwinshi.

Abantu bariko baratembera bagendagenda bamwe bafise amasuka abandi ntayo bafise harimwo abajejwe umutekano ni m'umurima w'ibigori umukenyezi ari imbere aranezerewe ariko aratwenga yambaye n'ibitenge.

Ibiterwa vy'ibiraya bikiri aho vyatewe mu murima, ariko bigeze kwimburwa, kuko vyareze neza. Umwimbu nk'uyu uranezereza umurimyi, kandi uramuha inyungu kuva ku murimyi gushika no ku banyagihugu n'igihugu cose.

Abagabo batatu barahagaze hepfo y'imihana myinshi, aho hari imirima, ariko baranikiye ibiterwa vyabo, biboneka ko ashobora kuba ari udupiripiri. Ni kimwe mu biterwa birimwa cane mu gihugu, bikadandazwa mu mahinguriro atandukanye kandi bikaribwa.

Ipapayi ni kimwe mu vyamwa birimwa cane kandi bigakundwa mu gihugu. Iraryoshe cane kandi iba ahantu henshi hatandukanye mw'isi iyariyo yose. Ntigorana, ipapayi iraryoha, irakundwa kandi iradandazwa ahantu hose.

Mu Burundi harabaho ubwoko bwinshi bw'imboga zidandazwa mu masoko. Hari ibijogori canke ibindi vyinshi bitandukanye. Ababidandaza birabatunga, kandi biragugwa cane kuko, imboga ni kimwe mumfungugwa abanyagihugu bakunda.

Imicungwe ni kimwe mu vyamwa kidandazwa cane, imicungwe myinshi iri ahantu hamwe mu biseke kandi bijishe , abanyagihugu bashaka kubyunguruza babijana mu masoko babitwara m’uburyo butandukanye harimwo n’ubwo onye bagiye kurondera amahera.

Abakenyezi babiri bafise amasuka k'urutugu baratashe biboneka ko bagodotse bavuye mumurima ni uku abanyagihugu babarimyi baba babayeho m'ugihugu aho bazinduka kare cane mugatondo bakaja mumurima bagataha bugorovye canke inyuma y'umutaga.

Inkoko ziriko ziragaburirwa neza kandi babiteguriye neza ivyokurya. Igihe woroye neza kandi kijambere, ziraba zinini, zigata amagi manini meza, ndetse zirashobora no guta amagi incuro zibiri ku munsi, bivanye n'ivyo wazigaburiye.

Umugabo arahagaze ari mu murima weze w’ibigori vyamaze no kwuma. Ariko aravyimbura bikuze kuberako hari igihe abirekera mu murima bikabanza bikumuka, kugira ngo bimere neza vyere kandi bize bitange umwimbu ukwiye.

Icayi kirarimwa mu gihugu c’Uburundi ni igiterw agifitiye akamaro abanyagihugu baracamura bakakijana mumahinguriro kukiranguza amahinguriro iyo amaze kugihingura akoramwo amayani yo gukora icayi bakanwa akadandazwa no mugihugu co hanze ico ari co cose.

Isombe ziraribwa cane mugihungu, ziba zatewe ar'igiti c'umwumbati hasi kikama imyumbati hejuru kikama imboga ziribwa zitwa isombe, n'igiterwa gitanga ibintu vyinshi bitadukanye kandi aba arikimwe kikaribwa muburyo bwinshi.

Mu Burundi harabaho ivyamwa vyinshi bitandukanye, ariko muri ivyo hariho icitwa ivoka. Ni kimwe mu birimwa cane mu gihugu kubera umwimbu mwiza waco udandazwa hanze y'igihugu, mu gihugu ndetse n'uburyohe bwacu butangaje.

Amabungo n'ivyamwa bikundwa cane mu gihugu bivanye n'uburyohe bwayo, abarimyi bayo barunguka cane bitewe nuko iyo yeze barayajana kuyadandaza mw'isoko canke nabo bakayarya, n'amahinguriro arayakoramwo ivyo kunywa bitandukanye.

Umukenyezi umwe arahagaze impande y' umurima munini uboneka ko ari uw'ibiraya kandi ni munini urimwiza cane abarimyi barabaho mubuzima bwiza iyo babikora neza bikabaha umwimbu ukwiye kandi bakunguka.

Umukenyezi umwe ari iruhande y'umurima wiwe w'imboga, ariko arawukurikirana gukurikirana umurima wawe n'ibitegwa birimwo ukabivura ukabipompa ukabibagarira ni kimwe mu bintu vyiza kandi vyongereza umwimbu ku barimyi.

Mu mahinguriro atandukanye bahinguramwo ivyokurya ndetse n'ibintu vyinshi bitandukanye harakenegwamwo ivyamwa bitandukanye nk'ivoka barabirangura mu banyagihugu babirima abo banyagihugu barunguka ndetse nabo bahingura nabo barabikuramwo inyungu nyinshi.

Ibijumbu vyiza cane bitukura ariko hariho n’ibindi bijumbu bifise iyindi bara. Ibi birakundwa cane kandi biraryoha, ababidandaza bararonka abakiriya benshi kubera n’inyungu bitanga n'akamaro ku buzima bw’umuntu.

Umukenyezi ahagaze mu murima w'ibiharage vyakuze bikaba binini cane, bifis' amababi manini kandi birakuze bizotang'umwimbu mwinshi w'ibiharage kuko biraboneka ko yawukurinye akawurind'ingwara ndetse n'udukoko.

Abagabo babiri bari mu murima w'ipampa bariko bawukurikirana. Ni igiterwa gikundwa cane mu gihugu kubera umwimbu gitanga. Impampa bararitwara mu mahinguriro hagakorwamwo impuzu zitandukanye.

Abarimyi ba kijambere bararima ibitegwa bitandukanye imboga zubwoko bwinshi kandi bakazirima ku buryo bwa kijambere buteguye neza buri kumurongo bigatuma ziba ari nziza kandi zitanga umwimbu mwinshi kandi mwiza.

Umurimyi ariko araraba ahantu yanikiye ibigori vyiwe yimbuye. Iyo banikiye ibigori baba bashaka ko vyuma bikabikwamwo imbuto canke bakaja kubisyesha bagakuramwo ifu bakoresha mu gufungura ubugari.

Ivyatsi vyiza bitoshe biri ahantu hamwe bikase neza ni Ibintu abantu benshi bakunda gushira mungo zabo kugirango habe ar'ahantu hari isuku bashobora kwicara , kuganirira canke abana nabo bakahakinira .

Itongo rinini hafi yaho abantu baba ku musozi. Ntiriteyemwo igiterwa na kimwe kandi ririko ubwatsi bugufiya. Ni isi yakomeye cane, kuyirimamwo vyoba bigoye, akenshi barayiragiramwo ibitungwa.

Hari Amazu Yubatswe Kijambere Yo Kubikamwo Umwimbu Kugira Ntiwononekare, N'Ibintu Vya Kijambere Vyo Kubika Kuko Ivyari Bihari Vyatuma Umwimbu Wononekara, Ibiterwa Bikagwara Canke Bikaribwa N'Udukoko.

Kurima ni vyiza kubanyagihugu kuko birabaha ivyo gufungura abakenyezi, abagabo ndetse no mungo muri rusangi ariko baranadandaza mu masoko atandukanye harinivyo bajana mu mahinguriro akavanwamwo ibindi bifungugwa bitandukanye.

Amasaka ni kimwe mu bitegwa birimwa cane mu Burundi kuko bikogwamwa ivyo kurya bitandukanye harimwo ku bisyesha bikavanamwo ubugari canke gukoramwo ubusururu n' ibintu vyinshi bitandukanye.

Ibiterwa batera mwivu ryiza kimwe kigakura neza ikindi kigakura neza ariko kikagira ibibazo hari n'igikura ariko ntikimere neza kikarwara hari n'igikura gatoya kigapfa hari n'ikidakura n'agatoya kigisokoroka kigaca gipfa kikamera nabi.

Ibiharage bitoto kandi vyimbuye bitaruma. Ni ibiharage bikundwa cane kuribwa n'abarimyi canke n'abanyagihugu basanzwe kubera uburyohe bwavyo biba bicimburwa, bikivanwa mw'itongo aho vyari vyarimwe ndetse biranadandazwa cane kw'isoko.

Umukenyezi umwe ariko aratunganya neza umurima wiwe w’amasaka. Amasaka ararimwa cane mu gihugu kandi arimbuka ku rugero rwiza. Abayarima, barayatunganya bakayashora ku mahinguriro bikabafasha kubaho mu buzima bwa buri munsi.

Amazu yubatswe manini manini yo gushiramwo ivyimburwa vy'amakoperative canke vy'abanyagihugu bikabikwa ku rwego rwa kijambere kugira ngo babirinde kuribwa n'udukoko, kugwara ingwara canke kwononwa mu buryo bwinshi butandukanye.

Ibiharage ni bimwe ariko biri mu bwoko butandukanye ndetse n'amabara menshi atandukanye ayatukura, ayirabura, ayasa icatsi ndetse nibindi vyinshi bitandukanye, ariko vyose ni ibiharage birarimwa biraribwa kandi vyose.

Abakenyezi babiri bari mu murima kandi bariko barawutegura kugira ngo baze bawuteremwo ibindi bitegwa. Ni ubuzima bwa minsi yose abarimyi babamwo kuko ari bwo buzima kandi birabanezereza kuko baratanga umwimbu ku miryango yabo ndetse no ku gihugu.

Ingano birabeshejeho abanyagihugu benshi mu gihugu kandi ni vyiza kuko birunguka ingano zirahingugwamwo ivyo kurya bitandukanye, bazikoramwo ifu hanyuma bagacumba ubugali bakarya canke imisururu itandukanye.

Umurima munini kandi urimye kijambere , ibiterwa biteye ku murongo neza kandi birakurikiranye , ni vyiza ko iyo bateye kijambere bakabikurikirana umwimbu uba mwinshi ,inyungu zigashika no ku bantu bose bari mu gihugu.

Abakenyezi baragosora mu rutaro rujishe kugira ngo bakure umwanda mu vyimburwa: ibiharage, umuceri ndetse n'ibindi bitandukanye. Umukenyezi wundi ariko araraba ukuntu bimeze, nimba koko ata mwanda usigaramwo.

Ibiterwa vy'ibiharage iyo vyatewe mu ivu ryiza biriko birakura, biba ari sawa cane kuko bitanga isura nziza ubiravye. Kandi bizotanga umwimbu mwiza cane iyo umunyagihugu w'umurimyi abikurikiranye."

Iyo umwimbu wabonetse ku banyagihugu b'abarimyi barawutegura bitonze bakawutegura neza bakawushira aho bagomba kuwudandariza bawupakiye mu mifuko canke bakawujana mu mahinguriro agahingurwa ndetse no muhira iwabo bakarya bakamererwa neza.

Igiterwa iyo bagiteye mw'ivu ryiza kiriko kirakura, gikura ari dutoya cane ari akababi cane cane nk'ibiharage. Iyo ushizemwo amazi akwiye, ifumbire ndetse hakaboneka n'akazuba, igiterwa kirakura kikaba kinini kandi kigatanga umwimbu.

Imifuko myinshi irimwo ivyimburwa bitandukanye: imiceri, ibiharage ndetse nibindi. Ni ukuvuga ngo mu maduka aho baja kudandariza haba hari ivyokurya bitandukanye vy'ivyimburwa biba mu gihugu kugira ngo abaja gusuma baronke ivyo bafungura.

Umukenyezi umwe aranezerewe n'umwimbu yagize w'ibiharage kuko arabifise ahantu hanini cane yabishashe ariko arabitegura ngwabikuremwo umwanda bimwe abigosore, ibindi aje kubidandaza, ibindi abifungure.

Ibiharage biragira amoko atandukanye, nukuvuga ngo iyo vyimbuwe biradandazwa vyose kandi biraribwa nta nakimwe kitameze neza vyose birafitiye akamaro abarimyi ababigura ndetse n'ababifungura.

Imodoka ndetse n'abantu benshi bari ahantu hamwe, hari imifuko minini yera irimwo ibintu bipakiye bishobora kuba ari ibidandaza bitandukanye iyo abantu bimbuye bariko barashaka kuja kudandaza barapakira muma modoka bakoresheje imifuko ibidandazwa vyabo.

Kubika umwimbu w'ibigori kuburyo bwa kijambere ni ikintu ciza kuberako birinda umwimbu kurwara canke guterwa n'udukoko tubirya naho abanyagihugu b'abarimyi birabaha inyungu nyinshi cane kuberako batunga umwimbu umeze neza .

Ibiharage biri mu bwoko butandukanye no mu mabara menshi, ariko vyose biraribwa, kandi birarimwa mu gihugu. Bimwe bimwe vyose bifise akantu vyisangije vy'akanovera, ariko vyose ni ibiharage kandi birakundwa ku rugero rumwe.

Gutera imbuto mw'ivu ryiza kandi ryateguwe, nico kintu ciza kuko bishobora gutanga umwimbu mwiza, mwinshi kandi ufise akanovera gakwiye. Ni ivyo bihimirizwa abanyagihugu b'abarimyi, kandi biriko biratanga umwimbu.

Ivyimburwa vy'ibigori biragira amabara atandukanye, ni ubwoko bumwe mu bigori. Ibi ntakintu na kimwe biba bitwaye kubera ko biraryoha nk'ibisanzwe kandi birakunzwe, biba ari vyiza kandi n'ifu yavyo kuyikoramwo ubugari iraryoha.

Ibiharage vyinshi biri ahantu kandi bifise ibara ritukura, n'ikiribwa kirimwa cane mu gihugu, kandi kikaribwa cane n'abanyagihugu benshi k'urugero rwinshi cane kubera ko n'ubuzima bwa buri musi ku banyagihugu kubifungura.

Ibiharage bariko barabigosora babikuremwo imyanda , kugira ngo bise neza igihe bashaka kubidandaza , bakoresha urutaro rujishe ; iyo babihejeje barabibika bikavamw'imbuto ibindi navyo bakabidandaza canke bakabifungura.

Umwimbu iyo wabaye mwinshi ku muceri ukaba mwiza abanyagihugu baravyungukiramwo uhereye ku barimyi, ku mahinguriro ndetse no ku bafungura bose kuko birafise akamaro ntibizimba kandi abafungura barabironka bitabagoye.

Iyo umurimyi yimbuye umuceri atarawutonora, uba uri umuceri ariko bisaba ko awukubita canke akawutonora, hakavamwo urutete rusa n'ibara ryera, akaba ariwo uba uri umuceri wuzuye.

Mu mahinguriro harakoregwamwo ibiterwa bitandukanye bakabihekura bakabikuramwo ivyokurya bakabipakira mu mifuko ndetse bakaza nokubidandaza mubanyagihugu abenshi barabigura kandi bikabagirira umumaro mubuzima bwa burimunsi.

Ibiharage birafise ubwoko bwinshi butandukanye arinako bifise amabara menshi, hari ivyirabura, ivyera, ibitukura ndetse nibindi vyinshi ariko vyose biraribwa kandi birarimwa mu gihugu no mu banyagihugu

Ibiharage birafise amabara atandukanye , harabamwo ibitukura ariko harabamwo n'ivyirabura , vyose biraryoha kandi birakundwa kubera ko abantu barabifungura mu buzima buri musi babayemwo.

Ibiterwa vy'ibiharage bariko babishira mw'ivu ryiza, ni ukuntu batera ibiharage ariko ntibabishwiragiza uko babonye, barafise uburyo bakoresha kugira ngo bize bikure neza ntibize bifatane uko babiteye.

Ibiterwa vy'ubushaza iyo vyumye bikiri mu murima nta kintu nakimwe bitwara kuko umwimbu uguma ari mwiza, hari abarindira ko bwuma kugira ngo babusarure bumeze neza babujane kubudandaza.

Kworora kijambere bijana no kuvura kijambere ibitungwa harimwo nk'inka cane cane barazubakira amazu meza akomeye yokuzipomperamwo nokuzivuriramwo kandi biratanga umwimbu mwiza cane.

Ibigori iyo vyimbuwe abanyagihugu barabifungura. Iyo bashaka kubika imbuto, barabibika mu buryo bwiza babiboheye ahantu bikumiraho. Hari n’ababa bashaka ko vyuma bakabihurungura, bakabisyesha bakabikuramwo ifu yo gucumbamwo ubugari ndetse no gukoramwo umusitari.

Ibigori bakabihurumbura ku bitiritiri bakabigosora babikuramwo umwanda ndetse bakabibika neza ni kimwe mu bintu abarimyi bakoresha iyo bakeneye kudandaza canke kuja guhinguramwo ibigori ifu yo gufungura.

Ibiyoba nikimwe mu bitegwa bikundwa cane mu gihugu c'UBURUNDi ; hari uko babiteka hari nuko babikaranga ndetse bakabidandaza, hari n'ababisya bakabikoramwo ibintu vyinshi bakoresha muguteka nukuvugako arigitegwa ngirakamaro.

Ubushaza ni kimwe mu biterwa, biterwa cane kandi bikimburwa mu gihugu. Buraryoha cane kandi ababurima barunguka kubera kw'isoko harigihe buba bukeya. Uwaburimye rero arabwimbura akabujana, akabudandaza.

Ibiyoba ni kimwe mu biterwa vyimburwa cane mu gihugu, bitewe nuko biterwa cane, abavyimbura birabungukira kuko barabidandaza ndetse n'ababifungura navyo birabaryohera, biratanga inyungu kubarimyi, ku gihugu muri rusange.

Ibiharage iyo biriko biramera niko biba bimeze, umenga vyapfuye ariko hakazamwo agati gatoya kameze nk’icatsi katuruka muri vyo, kakaduga kandi kakamera, kakagira ubuzima, niho havamwo ibiharage bimera tubona vyama.

Umugabo umwe arikoreye umwimbu mwinshi cane w' ibiyoba, iyo umunyagihugu afashe ibitegwa vyiwe akabisarura arabijana akabitegura neza bikaribwa canke bikadandazwa.

Amaurwe arakura iyo imvura iriko iragwa cane, kandi aratanga isi nziza, kubera ko baratanga akamoto keza abari meza kuraba muntuyahaye ijisho, kandi arafasha n'ibiterwa bimwe na bimwe.

Umurima munini cane w'amasaka . Ni igiterwa gikundwa cane kubera gikorwamwo ibintu vyinshi bitandukanye . Iy'umurima wabaye mwinshi , umwimbu ukaba mwinshi n'igih'usanga umurimyi ariko ararya ubugari yakuye mu masaka , akanwa n'ubusururu , akanadandaza .

Urudandazwa mw'isoko rw'ibiharage rurateye imbere guhera ku biharage bifise amabara atandukanye: ibitukura, ivyirabura ndetse n'ibindi. Abadandaza ibiharage ntibashobora kubura ababigura kubera yuko biraribwa imisi yose.

Ubushaza n'ikirimwa gikundwa cane mu gihugu iyo bweze umurimyi arashobora ku bureka bukumirayo ku girango aze abukureyo bwumye bitamugoye ku butonora kandi agaca abujana kw'isoko canke akabufungura.

Umukenyezi arafise ivyimbugwa vyinshi vy'ibiharage murugo gwiwe biranikiye, ibindi ariko arakuramwo imyanda biraboneka yuko umwimbu wabaye mwiza kuriwe ndetse azogira inyungu nyinshi zitandukanye aronke ivyo gufungura ndetse abidandaze aronke n'amahera.

Amasaka nikimwe mubiterwa vyitabwaho n' abanyagihugu kuber'ukuntu bitanga umwimbu mwiza, barabikoramwo ubugari iyo babiseye ndetse bakanabikoramwo imisururu bakayinwa.

Kuvura inka harimwo no ku zipompa bazirinda ingwara birakorerwa mu mazu amwe namwe aba yarubatswe arico yubakiwe kugira ngo ntizigorane canke habemwo ibindi bibazo bariko barazivura canke bazitera nk'ishinge igihe zigoranye kuzifata

Ingurube ziri hanze kandi si vyiza kubera zishobora kwona n'ibindi bintu vyinshi bitandukanye zirasonza cane, uko biboneka ntavyo kurya bifise ni bibi kubera ko ubworozi butari bwiza butuma igihombo kiza.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijambere burunguka cane ugereranije n'ubusanzwe kubera ivyo zifungura biba biteguye neza uko zibaho kandi nuko zivugwa vyose biragirira akamaro umworozi ndetse bikamuha n'inyungu.

Umwimbu w'inka nikimwe mubintu vyinshi cane kandi bibeshejeho abanyagihugu uhereye nokumase avamwo ifumbire bakoresha mugutera ivyimbugwa bikaba vyiza; amata barayanwa inyama ziraribwa ,n'ikintu kiboneka cane mugihugu.

Ubworozi bw'ingurube n'ikintu ciza kandi abanyagihugu basigaye baragihurumbiye aho basigaye babikora kijambere ziravyara zikagira ivyana vyishi cane kandi zikaribwa kubera ukuntu ziryoshe kandi ziba nini zikungukira abantu.

Ingurube ziriko zirarya ivyo bazihaye aho bazororera muhira, nikintu ciza cane kubatareka ngo zitembere kuko zishobora gut'ibiro zikonda umwimbu ntube mwinshi k'umudandaza aja kudandaz'inyama, ndetse nok'umworozi aba yarazoyoye.

Umukenyezi umwe ariko aragaburira igitungwa ciwe inka yororeye imuhira. Ni kimwe mu bintu vyiza bituma inka imfungura neza, ubwatsi bwiza, kandi buteguye. Kuyivura, kuyigaburira, bituma itanga umwimbu mwinshi kandi mwiza.

Kurekura ingurube ngo zitembere si vyiza cane mu mihanahana kuko zirya ivyo zibonye, zigaishobora no kugwara. Barashobora no kuziba, ndetse n’ibindi bikoko birashobora no kuzirya. Ntibishobora gutanga umwimbu ukwiye ibi bintu.

Kworora inkwavu kijambere ukazitegurira ivyo gufungura neza, n'ibintu vyiza, ziravyibuha, zikavyara, ukaronka umwimbu mwinshi w'izindi nkwavu, ukanagurisha, abantu bakaguha amahera, canke nawe ugafungura inyama.

Ubuvuzi bw'ibikoko harimwo nk'ibwa, ni kimwe mu bintu vyiza vyaje muri iki gihe kubera ko bituma zitagwara zidashobora no kwanduza abazitunze canke uwugize isanganya iryariryo ryose zikamurya.

Ubworozi bw'ingurube bwa kijambere burabeshejeho abantu benshi. Barazubakira ahantu heza, bakazigaburira neza, bakazisasira, kandi bakazivura. Bituma zitanga umwimbu ukwiye, umworozi akabaho neza ndetse n'inyama zikaba nyinshi.

Inkoko nini cane kandi ivyibushe ni ndende irasa neza, icerekana yuko iba yariye kandi igahaga iyo igiye gutanga umwimbu nayo iguha mwinshi kandi mwiza ikagirira akamaro uwuyitunze.

Abanyagihugu bariko barakurikirana ibitungwa vyabo, inka zifise amabara yera ndetse n'ayirabura. Ziri mu bwatsi bwiza bototahaye, baba bariko bararaba ko zirisha kandi zifise ubuzima bwiza, ni umutungo wabo bakurikirana ukabagirira akamaro.

Inka zororewe ahantu hamwe mu ruhongore rwazo canke muhira zidasohoka hanze kuragirwa, zirabaho neza kuko zirafungura kandi ntizikoresha inguvu nyinshi ku mubiri bituma zivyivubaha bigatanga umwimbu mwinshi w'amase ndetse n'inyama hamwe n'amata.

Inkwavu ni nziza cane kuborozi kubera ko ziratanga inyungu kandi ntizigora kworora ntizigorana ntizirya vyinshi kandi ntizikunda kugorana kugwaragurika canke nibindi bisaba k'uzitaho neza ahandi ho zikaguhereza inyungu.

Ibitungwa harimwo nk'inka ziragwara indwara zitandukanye kandi barazivura. Iyo utazitayeho ngo uzivure zirarwara zikaremba, ndetse zigashobora gupfa kandi iyo zipfuye hari igihe nta mwimbu n'umwe uzironka no kuribwa ntiziribwe.

Umuntu umwe ahagaze mundaro y'impene nyinshi ateruye imwe muntoki, ni umworozi w'impene Kandi yabigize umwuga ziravyibushe Kandi kuzororera imuhira birazigaburira neza zikaguha umwimbu mwinshi.

Amagi menshi afise ibara ryera ari ahantu hamwe amwe namwe usanga ari ay'indendo canke imbata niyo aba afise ibara ryera kenshi nayo araribwa aradandazwa cane kandi arakundwa arunguka ku badandaza no kubayorora.

Umukenyezi umwe ariko araragira intama araziturukije barazizirika kubiziriko kugira ngo ntizone imirima yabandi canke ngo zije ahantu kure bazibe ni kimwe mubintu aborozi bakora kugira ngo zironke ivyo gufungura nawe azironkemwo umwimbu.

Ubworozi bw'inkoko za kijambere ni vyiza cane kuko inkoko ziraronka ivyokurya bikwiye ntizipfa kugwaragurika kubera ubuvuzi bw'ibitungwa buba buri aho kandi babuteguye biratanga umwimbu mwinshi kandi mwiza wungukira aborozi.

Umwana aricaye. Imbere yiwe hari inyana y'inka. Bibonekako ashobora kuba agomba anwe amata yoba yakamwe n'umworozi. Ni uburyo abana bakura kandi neza banwa amata y'inka.

Umworozi w'ingurube ariko arakurikirana ko imeze neza. Iyo ngurube ni nini cane kandi irafise n'ibindi vyana vyayo. Nukuvuga ngo iyo umuntu ayoroye neza akayikurikirana, ni kimwe mu bitanga ifumbire nyinshi. Kandi zigatanga n' amafaranga menshi kubera inyama zazo.

Amagi yera derere, haba hariho nayandi magi atera derere ariko yose ni amagi akundwa kandi araribwa cane, urudandazwa rwayo ni kimwe mu bikorwa cane n'aborozi b'inkoko ndetse n'abadanzaza bayarangura.

Umukenyezi umwe ari munzu nini yororereyemwo inkoko za kijambere kuzigaburira ,kuzivura ni ibintu bikorwa n'abantu bavyigiye kandi babinonosoye bigatuma zigira umwimbu mwiza zikungura umworozi.

Umworozi w'impene ateruye imwe murizo kandi aranezerewe kuko ni nyinshi kandi ziri ahantu mu ruhongore rwazo, biboneka yuko yazoroye neza kandi zizobaho zikamuha n'umwimbu ukwiye mu buzima bwiwe.

Inka nyinshi ziri ahantu hamwe imwe irahagaze iyindi ifise amahembe maremare kandi isa neza cane hari ubwoko bw'inka bwakunda kubaho mu gihugu cacu guhera kera bwitwa inyambo zitandukanye nizaje zikizungu.

Iyo inka ziriko zirarya ivyatsi vyiza ziranezeregwa nicogituma aborozi barondera ubwatsi butoshe bakabutera ubundi bakubaca bakabuzana kuzigaburira kugira zitange umwimbu mwiza kandi ninako zibikora.

Umwana ariko aragenda inka zibiri ziri imbere yiwe. Ashobora kuba azitahanye, zivuye kurisha ku musozi aho hari ubwatsi, uburyo bumwe mu bukoreshwa mu batunze inka, bazoroye.

Abanyagihugu barakoraniye ahantu hamwe ni abakenyezi benshi, aba harabaho inama rimwe na rimwe kumitumba ndetse umukuru w'umutumba akaganiriza abanyagihugu akababwira imigambi bashaka gukora canke bagafata n' ingingo zimwe na zimwe.

Ubworozi bw’ingurube ni kimwe mu bintu vyitabwaho cane n’abavuzi b’ibitungwa kuberako birakunda gurwara iyo rero babivuye neza bitanga umwimbu mwinshi mwiza kandi bigatanga n'inyama nziza abantu bakunguka bazorora.

Ubworozi bwa kijambere iyo bukozwe neza buratanga inyungu nyinshi kubera ko ibitungwa vyubakigwa neza bikagaburigwa neza, bitanga amase avamwo ifumbire nyinshi bigatanga n'umwimbu w'inyama canke w'amata kuri bimwe na bimwe kandi neza.

Umworozi w'inka kijambere abikora neza cane akaronka canecane ifumbire ikwiye akazigaburira neza amata yazo araba meshi akunguka kuberako zidashobora guhura n'amasanganya atandukanye.

Korora ingurube nivyiza cane mugihe bikozwe neza kinyamwuga , kuberako bitanga umwimbu ukwiye kuworora , kandi no kubanyagihugu barya inyama , barya izimeze neza kandi zitobatera ikibazo nakimwe.

Amagi menshi ari ahantu hamwe, biboneka ko araho bayaranguza imbere yo kuyajana kuyacuruza rimwe ku rindi, ni uburyo bwo kudandaza amagi bukogwa n'abantu benshi batandukanye mu gihugu, birabeshejeho abantu benshi guhera ku mworozi gushika k'uwuyagura.

Muganga w’ugitungwa arikumwe n’abandi ba nyagihugu bariko barafasha inka kuyivura , kuvura ibitungwa ni vyiza cane Kuko birarindwa indwara bigatanga umwimbu mwiza kandi n’abanyagihugu bakagira inyungu uhereye ku bazitunze gushika kubagura amata ndetse n’inyama.

Inka ziri ahantu kumbuga Kandi zimeze neza zisaneza zirambaye imbarati kumatwi zerekana nimero zazo zirafashwe neza ubworozi bwakijambere nikimwe mubifashe inkingi nini muborozi.

Umugabo umwe ari ahantu hari ingurube imwe y'isuguru, ni ahantu biboneka ko hororerwa ingurube mu buryo bwa kijambere, zidafise umwanda mwinshi, kandi zigatanga umwimbu ukwiye.

Kugaburira inkoko ahantu hamwe mu nzu yazo ukazubakira ni vyiza kuko uzigaburira ibifungurwa kandi zigahaga zitanga umwimbu ukwiye kandi uzirinda n'ibokoko bishobora kuziba ngo bizirye canke abandi bantu boba badafise imico myiza.

Ahantu ingurube zororewe kandi kijambere, nta mwanda uhari, hubatse n'ibiti vyiza, n'imbaho zimeze neza, iyo zibayeho neza zikagaburigwa ivyo kurya bikwiye, ziraguha umwimbu wo kuvyara, zigatanga n'inyama nyinshi.

Inkoko zitatu ziri ahantu hamwe zororewe ariko nta bintu vyo kurya zifise nibibi cane kuko inkoko zitorowe neza nti zishobora gutanga umwimbu ukwiye urimwo inyama ndetse n'amagi ndetse n'ubundi buswi bw'inkoko buza butameze neza.

Ubuvuzi bwa kijambere bw'ibikoko harimwo nk'imbwa nikimwe mubikorwa n'abaganga bavyigiye kugirango bizirinde ko zorya abantu bakarwara, canke nazo ko zorwaragurika zigateza izindi ngwara mubanyanyigihugu kandi nivyiza cane .

Kuvura abantu ni vyiza cane ni umwuga wigwa n'abantu benshi b'abanyabwenge kandi biratanga inyungu mu buzima bw'abantu guhera ku bagwayi, ku bavura, ku gihugu ndetse no ku buzima bwacu muri rusangi kuvugwa ni vyiza.

Hari ubwoko bw'inyoni itangaje cane kuko ku murango idashobora kuguruka. Ntibona; amaso yayo abona mw'ijoro gusa. Ni ho ishobora kuguruka, ku murango yirirwa iryamye. Naho mw'ijoro hagera ukamenga kuri ko burakeye.

Ingurube zo mw'ishamba ni igikoko muri bimwe vyona imirima y'abanyagihugu cane kubera gusonza cane zirahiga ivyokurya zikabikura mumirima y' abanyagihugu kandi ntibiba ari vyiza kuko umwimbu urononekara.

Inzovu ni kimwe mu bikoko binini cane kurusha ibindi kwisi. Zibera mu mashamba kandi zibana mu mahoro nibindi bikoko ,ntiziryana zirya ivyatsi biri kubiti hejuru canke hasi ,birarya nivyamwa vyinshi bitandukanye.

Inkende ni agakoko kaba mu ishamba kaba gafise ubwenge bwinshi. Karafise intoke nk’iz’abantu ariko igitangaje gafise intoke ku birenge ndetse no ku maboko, aho kagendeshya amaguru n’amaboko gakunda kuba mu biti cane.

Ingona ni kimwe mubikoko biterana ubwoba kandi ni binini cane biba mu mazi ariko no ku isi birashobora guhema neza birya inyama mubuzima bwavyo busanzwe nico gituma umuntu atagomba kuyegera aho ayibonye naho hoba ari kumazi canke kunkombe.

Inyoni zo mukirere ziri mubwoko bwinshi butandukanye. Hari iyo bita inkona iba ari nini kurusha izindi. Ifise amabara yera n'ayirabura kenshi. Iba ifise inzara ndende kandi irahiga kuko irya inyama.

Hari ubwoko bw'inyoni zo mu kirere zirya inyama kandi z'amafi cane cane, aho zija kuroba mu mazi ziraguruka hejuru zigacungana n'ifi iriko iroga zikayiroba zikayigurukana ariko zikunda kwita ku dufi duto duto kuko zo ziba zitaremereye.

Inzovu nini cane ndetse niyindi ntoya bibonekako ari iyayo .Ziri mw'ishamba ziriko ziragenda genda ni ibikoko vyibinyamahoro kuko bitarya inyama kandi bidahiga nkibindi bikoko vyo mwishamba .

Inyoni zibiri zirasa kandi ni nziza. Zifise amabara yera n'ayirabura. Ku munwa wazo zirasa n'umuhondo, ndetse n'amaso yirabura. Zihagaze ku mashami y'ibiti bitari bininiya. Ziriko ziritegereza canke zirahaze. Zivuye kurondera ivyokurya.

Inyoni zo mu kirere zirafise ukuntu zibaho, aho ziba bahita mu cari. Zirubaka icari cavyo zikoresheje ubwatsi bwumye canke bubisi, bigakoresa utubati duto duto bikabanga aho biba kandi bikabaho neza.

Ubwoko bw'inyoni citwa igihuna, n'inyoni iba ari nini ugereranije n’izindi mw'ijoro niho ibona k'umurongo ntibona nagatoya, ifise amaso manini cane ndetse n'umutwe munini kuko ibiteye ubwoba.

Iburane ibikoko abantu badashobora kworora kubera ukuntu ari ivyi nkazi birya inyama birahiga nta bantu bashobora kubitunga kuko nabo vyobarya kandi vyobagirira nabi.

Umuserebanyi ni kimwe mudukoko tuba aha kw'isi ariko tugendagenda cane hafi yaho abantu baba, kubera ko turya udukoko duto duto turimwo nkudusazi canke ibindi, utu dukoko tugomba kumera nk'inzoka ariko two ntituryana nk'inzoka.

Imbata iriko iroga mu mazi n'i imbata ntoya cane y'agaswi ariko n'aho yoba ari agaswi, imbata ziroga, zirakunda mu mazi ariko ntizihaba, ziratoratora zikaba kw'isi hejuru, ariko no ku mazi ziroga neza cane.

Imvubu ni kimwe mu bikoko bifise ibiro vyinshi kandi binini cane, bifise umunwa munini cane ariko ntibirya inyama, bibeshejweho no kurisha ivyatsi ariko biba mu mazi, iyo bikeneye gufungura birava mu mazi bikaza kurisha ku nkombe .

Inuma iriko iragendagenda itora ivyokurya, Ni inyoni nziza cane z’inyamahoro bikomeye, ntizigorana abanyagihugu barashobora kuzitunga, hari abazoroza bakazifungura ndetse bakazidandaza n'inyama zazo.

Inuma ni ubwoko bumwe mu bwoko bwinshi bw'inyoni ziba mu gihugu, ziraguruka cane hejuru, ziratora mu kurya utwokurya dutandukanye, zirata amagi cokimwe n'inkoko ariko nyinshi ntizitungwa n'abanyagihugu.

Hari ubgoko bg'imbga ziba mw'ishamba, ntiziba zimeze nk’izindi mbga hakabaho n’ibirura imfyisi n'ibindi, imbgebge. Ni ibintu vyinshi biri mu bgoko bumeze nk'imbga kandi ziba mw'ishamba kandi ntizorogwa nabanyagihugu zirya inyana kandi zirahiga cane .

Ibikere bitatu birahagaze kw'ishami ry'igiti. Ni ibikoko biba mu mazi ariko bikaba no kw'isi, kuko hose bishobora guhema neza iyo biriko biroga canke iyo biriko biragenda bitaragurika kw'isi bisanzwe.

Akanyoni gatoya karahagaze kw'ishami ry'igiti ryumye, gafise amaguru yirabura, mu nda hasa n'umuhondo, mu muhogo ho ubururu, ndetse n'umunwa wirabura, ni udukoko tumwe mu tunyoni tuba mu gihugu.

Inyoni nziza cane ihagaze ku mashami y'ibiti. Irafise umutwe ndetse n'umurizo usa n'umuhondo, munda hayo hasa n'ibara ryera. Ni utunyoni twiza cane turi mu bwoko bw'inyoni nyinshi ziba mu gihugu cacu.

Inyoni zo mu kirere zirafise ubwoko bwinshi butandukanye, hari izifise amaguru maremare, iminwa miremire, ngufiya cane ndetse n'iziguruka cane umwanya munini, zishobora kugendagenda hasi hamwe n'izibana n'abantu ndetse n'iziba mw'ishamba gusa.

Inuma ni inyoni iguruka cane mu kirere, iri mu bwoko bw'inyoni zinini ziba zigomba kumera nk'inkoko ariko si nini cane kuko iragereranye. Irata amagi, irororoka nk'uko inkoko zibigenza, iraribwa ariko ntikunda gutungwa n'abanyagihugu, akenshi iba mw'ishamba.

Akanyoni karekare gafise n'umurizo muremure gafise amabara yirabura nayera karahagaze muvyatsi vyinshi , ubwoko bw'inyoni butandukanye buraba mu gihugu cacu kandi ziratoratora kugirango zironke ivyo kurya.

Inguge n'ikimwe mu bikoko biba binini cane bigendera ku maguru no ku maboko biragira amabara y’irabura kandi biba bikomeye bifise inguvu nyishi birarya ivyatsi ariko ntibirya inyama canke ngo bihige nk'ibindi bikoko.

Igikoko kiri mu bwoko bw'ibiguruka inyoni citwa inkona, kirafise umunwa muremure usongoye kibaho kugurukira cane hejuru kurusha izindi nyoni zose kandi kirya inyama zitandukanye z'udukoko.

Inyoni nini cane irahagaze ku giti ifise amababa mare mare ndetse n' umurizo mure mure, amabara yera n' ayirabura n' ibara ryiki monge mw'izosi ifise umunwa w' ibara ryera ihagaze Ku giti c'ivoka.

Inyanani imwe mu bwoko bw'inyoni ziba mu gihugu, aho ziguruka hejuru cane, ariko iyo zikeneye gufungura ziramanuka zigatoragura udukoko dutoduto, zifise iminwa miremire cane kandi nazo ni ndende kandi zirabira cane.

Utunyoni tubiri turiko turatoragura ivyokurya. Ni uko inyoni zibayeho, ntizihiga ntan'ikindi kintu na kimwe zikora kugira zironke ivyokurya, ni ukuguruka gusa zikarondera ahatakaye utuntu zoshobora kurya, maze zikadutoragura.

Imfyisi ni kimwe mubikoko biteye ubwoba biba mwishamba , birya inyama izo arizo zose ibikoko kandi zibonye n'umuntu comurya birahiga cane kandi bizwiko bigira inzara nyinshi cane iteye ubwoba kurusha ibindi bikoko.

Agahungarema ni kamwe mu nyoni zitangaje cane, kaguruka mw'ijoro, ku murango ntikabona kandi abantu baragatinya cane kubera ko karateye ubwoba ukaravye. Gakunda kuba ahantu kure cane hategereye izindi nyoni, hari umwijima.

Akanyoni karahagaze ku giti kinini kaba kariko kararondera ivyo gufungura kubera nako karya udukoko dutoduto dukunda kuba mu biti, ni uburyo inyoni zibaho kandi ziratoratora utwo kurya dutandukanye zisanga mu nzira.